Noba bee sobiiri zu bamine su la kaaya peɛle, bamine kaaya ziiri, bamine kaaya sɔglɔ, bamine vɔgle zupele sɔglɔ bamine zupele peɛle bamine le la zutal sɔglɔ bamine eŋ la noɔpɔgre.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ zeŋ la dokogro zu dokogro mine e la dokog sɔglɔ ka mine e dokog zeere ka magdalee ane gama pare a tabolɔ zu.

Nobɔ arɛɛ la a su kparepeɛle ka ba mine seɛ nikasɔglɔ a vɔgle zupilsɔglɔ ba mine meŋ ba vɔgle zupile a nobɔ banuu ba mine naŋ su kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ bluu a kyoɔ kpɛ le kõɔ naŋ are poɔ.

Noba la zeŋ dakogre sɔglɔ zu a su kpare sɔglɔ bamine su kpare peɛle ka magdalee pare a tabol zu ka gama pare a tabol zu ane kõɔ naŋ be kolee.

Dɔɔba bayi la a are ka kaŋ su kpare ziɛ a seɛ kuri sɔglɔ ka ba taa moto sɔglaa a daare eŋe lɔre poɔ lɔ pelaa poɔ a kaŋ te la a moto ane o nudolu yoŋ ka kaŋa ti ne o nu.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

Noba zeŋ la dakogi zu ka kaŋ su kparezeɛ ka bata su kparesɔglɔ ka kaŋa su kparevaare a eŋ nimigil a de ba nu pare tabol zu.

Noba banaare arɛɛ la a su kpar pelaa a vɔgele bon pɔge ba niŋe a pɛgele taaboɔ ba naŋ eŋ bɛŋe a teere are ba puori

Noba su la bonsɔglɔ naŋ leŋe leŋe a vɔgeli kpolo sɔglɔ ka sɔglɔ bon kpoŋ ane bon bile a tuuro ba puoriŋ kaa a sori zu ka noɔti ŋmaara ane fofo ŋmaara a biŋ ka deri are ne teere

Noba mine zɔna bontanne ka bamine gere wagye peɛle ka bamine gere wagye ziiri bamine kyɛne la gbɛɛ kyɛ mare biiri bamine zɔ la a bonne kyɛ de bonne poɔ a ba zure.

Dɔɔba, pɔgeba ane bibiiri kyɔŋ la lae ka bamine pegle silebaare bamine su la kpare dooɔre bamine kpare ziiri bamine kpare bɛnnoo teere are kɔge ba la.

Noba are la ka yiri are ba puori ka ba su kaayare kaa kala e bondoɔ ,bonziɛ ne bonsɔglaa ka ba eŋ boma ba kɔkɔre a le boma ba zu poɔ ka pɔge kaŋ le pene ziɛ o zu poɔ.

Noba are la libie iruŋ zeɛ kaa keose a pente doɔ a pɔge kaŋ su la kpar pelaa ka kaŋ su kpar tampɛloŋ ka kaŋ su kpar sɔglaa.

Te, sakuri yiri la a bibiiri be la deɛmo zie bamine tuŋ la naate peɛle lɔɛ ayi are la teere are la.

Noba zeŋ la dakogi poɔ a gyeere tabole gilaase naŋ pare ba mine su la kaayɛzeere ka ba mine su kaayɛpeɛle teere are kɔge.

Noba zeŋ la ka ba mine are ka teere a ŋmaagyili ba ba mine biŋ la daare ka kaŋ su kparepelaa a vuuni a daare eŋɛ kaŋ su la kparedoɔ pɔgeba mine meŋ seɛ la wag.

Die poɔ ka dakoo biŋ dakoo sɔgelaa ka tabole biŋ ka kɔpo ane tii bon eŋ naa dɔgele a tabol zu ka te te puure a eŋ kɔlee poɔ a biŋ yaga lɛ

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kpare peɛle ka ba mine su kpare sɔglɔ ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparedoɔ ka magdalee ane karitaa maŋ pare kaŋ zaa tabol zu.

Dɔɔ zeŋɛ la, ka noba are o puoriŋ, ka kaŋa eŋe nimi gile sɔglɔ, ka kaŋa. seɛ wagyɛ , ka kaŋa pɛgele zoɛ, ka kaŋa. leŋ zu, ka kaŋa eŋe naboma o nuuri poɔ, ka kaŋa meŋ gyɛre wagyɛ a zeŋ a Naa duur seŋ.

Noba be la lɔɔre poɔ ka ba mine su kpar peɛle ka ba mine su kpar tɛmpɛloŋ ka ba mine eŋ nimigele sɔgelɔ ka wɔɔ ayi ka kaŋ be a lɔɔre puoriŋ ka be a lɔɔre nimisoga kyɛ ka teere are kɔge laa wɔɔ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

Noba zeŋ la koɔ noɔreŋ ba zeŋ la dakogro zu ba mine su la kparepelaa ba mine su la kparetɛmpɛloŋ ba mine are la pɛgle kapu a nyuuro ne dãã ba mine vɔgle la zupilipeɛle.

Noba are la, ka ba mine are kɔɔ kompitarre, ba mine su la bonzeɛre ba mine ba mine su la bonsɔglɔ, ba mine yɛre la baagere ba mine eŋ la nɔɔte pɛɛle, ka vʋʋ a kyaane a zie zaa.

Noba arɛɛ la ka ba mine a vuun a su kaayɛ sɔgelɔ mare baagi sɔgelɔ ba mine arɛɛ la a de ba nuure tuŋ ba kɔre poɔ ba mine sue kaayɛ doɔre ka ba mine su kaayɛ sɔgelɔ ka ba mine pɛgele baagi zeere ane baagi sɔglɔ

Noba are kue zu a tuna tuma a eŋ nimigele sɔglɔ kaŋ soba are la a woɔ o nuure kaa do kaŋ soba vuune la a nyoŋ kuri ka soba meŋ Kyuule Kyuule are o tasoba kaŋ soba meŋ are la a leri o nuure.

Biiri zeŋ la teŋɛ sɔŋɔ, ka bamine su kaaya sɔglɔ, ka bamine su kaaya vaare, ka bamine su kaaya zeere, ka ba pɛgle 'chalk' ane 'slate' ka dɔɔ are su kpare zeɛ, su kuri sɔglaa, a wullo ba bone bɔɔte poɔ.

Noba zeŋɛɛ la ka ba mine eŋ boma ba tobo poɔ kyɛ zeŋ kyaare ne lape tɔpe ka kaŋ leɛ teɛ o nu kyaare a lape tɔpe ka ba mine zeŋ ba puoriŋ.

Pɔgeba bata zeŋe la ka kaŋ su kpare sɔglaa a le zutal sɔglaa ka kaŋ zeŋ kɔŋ boɔti ka kaŋ pɛɛre kapure ka kaŋ vaare ka kõɔ ɔɔ bonne biŋ ka die are ba puo.

Noba are la a su bonpeɛle a vɔgle zupele sɔglɔ ka kaŋ meŋ pegle gangaa ka bamine de ba gbɛ a teɛ ne kūū daga ka bamine meŋ koretaa a puori.

Dɔɔ ne pɔge la a are, a dɔɔ su la kpare pelaa a seɛ kuri sɔglaa a de gangaa eŋ o gbɛɛ kpakyagaŋ a poɔ meŋ de la wagye le o nyaa a de wagye seɛ o seɛ o ba eŋ naateɛ.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

Noba be la bae gbore poɔ bamine su la kaaya peɛle bamine su la kaaya ziiri bamine s eŋ la naate peɛle teere are kɔŋ ba la.

Noba sue bonsɔglɔ ka ba mine zeŋ ka ba mine are Ka kūū daga meŋ biŋ kyɛ ka dɔɔ a gbi dumo a pɔge niŋeŋ.

Dɔɔ zeŋ la tie seɛ a su kpar pelaa a zeŋ kɔge tabol kabtaŋgare mie ane kpoŋ teere na e boma ata biŋ kɔge o ko pɛgele bie o nu poɔ ka kaŋa meŋ zeŋ su kparoo bonzeɛ naŋ be be

Nuba arẽ la a su kpare sɔglo a vɔgli zupili zeeri a pɛgli buma ba nuguo ane ba nu duri pou ka nyaãron a nyaã eng a buma pou ba mene su la kaaya vaare .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

Noba are la ka bamine a su kaaya sɔglɔ bamine suɛ kaaya peɛle bamine vɔgle la zupele ziiri bamine zupele peɛle ba nyoŋ la gane kaŋa ba naŋ ŋmaa boma sɛgre eŋ ka yie be ba puori kyɔlokyɔlo taa.

Noba arɛɛ sokoɔraa zuŋ ka yiri are ba puoriŋ ka teɛ are a noba sue bata sue kaayatɛmpɛloŋ kyɛ pɛgle malfa a vɔgle zupilisɔglɔ boma katapeela ŋmorɛɛ la a sori zu.

Tuma zie la kaa dɔɔba a vɔgle kpoŋlo ka kaŋ a zeŋ a nyoŋ kuro ka kaŋ a are a ti a kuro.

Daa poɔ la ka lɔ peɛle yaga ne lɔziiri ne lɔsɔglɔ a bebe ka ka noba su kpare ziiri kpare sɔglɔ ne kpare doɔre a bebe ka teɛ are a nobo lanboɔre ka dikpaotole kyɔle kyɔle taa a are kɔŋa nobo.

Noba zeŋe la ka kaŋ soba su kpare vaa a eŋ nyoboɔ tuura ka kaŋ meŋ eŋ nyoboɔ tuura zeŋ kaa ona naŋ su a nyoboɔ tuura a suɛ kpare geri a de pii tu o kpaŋkpane.

Lɔɛ are la ka dire meŋ bebe ka lɔ pelaa are kɔŋ die naŋ kyɔle kyɔle taa a do saa a lɔɛ mine eɛ lɔ ziiri, lɔ peɛle ane lɔ doɔre.

Dɔba arɛɛ la a su kaayatɛmpɛloŋ a vɔgle zupilisɔglɔ teere are la ba puoriŋ yiri kaŋ arɛɛ la a dɔɔ kaŋ lere la o nuuri k,a dɔɔ kaŋ vuuni a kyulli.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

Noba zeŋ la kyaare konpita ka bamine su kaaya peɛle ka bamine eŋ nimikyaane peɛle ka bamine su kaaya sɔglɔ ba fure la boma ba tobo bamine teɛ la noɔre ka kõɔ ane kole biŋ.

Teeŋ koɔro zie la ka noba are, bayi su la kpare pɛɛle ka kaŋa seɛ kuri sɔglaa. a eŋe nɔɔte sɔglɔ a are a ti a tabol ka kaŋ meŋ su kparre tɔno tɔno a are.

Noba toɔ la lae ata bamine su la bonsɔglɔ, bamine bonpeɛle, bamine bonziiri ba tuure bamine tuure la noɔre tuura bamine vɔgle la zupele bamine tu la ba nuure ba kɔre poɔ.

Mire yɛ gɔgle gɔglɛɛ la a yi duluŋ saŋ wa gaa gɔɔ saŋ kaa yiri kaŋ maŋ te ta tuure taa a leɛ vire sekale ka kaŋ meŋ leɛ gaa tuure taa.

Daa poɔ la ka pɔge kaŋ su kparesɔglaa o mare la bie ne wagyɛ zeɛ kyɛ pɛgle pɔlɔtin sɔglaa dɔɔ kaŋ su la kparepelaa bie arɛɛ la seɛ nika sɔglaa a tuo geŋteŋ kyɛ ti kɔva a noo nu duluŋ.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

Bibiiri banaare zeŋ la kɔŋ taa ka kaŋ su kpare ziɛ a eŋ nimigel peɛle ka kaŋa meŋ eŋ nimigel sɔglaa ka kaŋ meŋ Kyuule ka kaŋ soba bayi zukɔlo be ba puori ka tabol zu ka lantoɔ a bebe.

Noba are kɔŋ la a sobiiri a iri a gɔɔta bamine vɔgle la kpoŋlo a su kpare vaare a pegle soɔre ka diire are kɔŋ ba teere meŋ.

Noba are la ka bamine su kpare ziiri ka bamine su kpare buluu ka ba pegle kaareta pelaa ka bamine vɔgle kpol pelaa ka bamine vɔgle kpol buluu ka magsime are kɔŋ ba.

Noba la be die poɔ ka fiŋtilaa sule kaare ka ba zeŋ dakogi kpoŋ zu kaŋ su la suɛta tanpɛloŋ ka teporo are kɔŋ a suɛta tanpɛloŋ na sobo ka ba pare kaaroo ba tabol zu.

Pɔɔbɔ zeŋ la dakogro zu ka teelarre pare tabole zu ba mine yɛre la kaayɛ sɔglɔ ba mine kaayɛ peɛle a pɔɔ kaŋa de la tapu mɛgya a eŋ o kɔkɔreŋ a pɔɔ kaŋa zukɔɔloŋ pare la o bɔgɔ zu ka.

Dɔbɔ pɔɔbɔ ane bibiire arɛɛ la ka kūū daga biŋ ba seŋsugliŋsugɔ a dɔɔ kaŋ pɛgle la gane teere are la ba puoriŋ a nobɔ mine kyaare la kataweɛ ba zu.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ arɛɛ la ka ba mine zeŋ a pɔɔ kaŋ are su la kparezeɛ a pɛɛli mike a pɔɔ kaŋ meŋ suee kparesɔglɔ a pɔɔbɔ mine meŋ suee kparepeɛle a dɔɔ kaŋ iri arɛɛ la su kparesɔglaa.

Noba zeŋɛɛ la ka bayi are ka kaŋ su kparesɔglaa ka kaŋ are a de boma eŋ o tobo poɔ kyɛ nyɔge kamera ba mine zeŋ l,a nimitɔɔreŋ a su kparesɔglaa ka bonzeɛ ne bonpelaa be a kparoo nimitɔɔreŋ.

Solar panels la be be ka pɔgeba mine leŋ zutarre zeɛre ba mine zutarre doɔre ba mine zutarre sɔglɔ ka ba are kɔɔ a solar panels deri ne teere are kɔɔ la a solar panel ka tanki meŋ are a be ka teere are.

Nobɔ arɛɛ la ba mine su la kaayɛ peɛle ba mine kaayɛ zeere ba mine kaayɛ sɔglɔ ka yiri are ba puoriŋ teere meŋ are kɔge laa nobɔ kaŋsobɔ su la kparoo naŋ tóɔne sɔglaa ne peɛle dokoge biŋ laa be.

Die poɔ la kaa kogro e kogro tanpɛloŋ ane kogro ziiri kaporo pare la a kogro zu ka mine meŋ biŋ a kapɛɛti poɔ gane pare la a tabol zu.

Noba be la sige zu a maale sige bamine su la bonziiri bamine sɔglɔ bamine te la daare teere are kɔŋ ba la a biiri mine zagle la daare.

Noba be la toma zie ba mine su la kparepelaa ka ba mine seɛ kurisɔglɔ ba mine tuo la paanɛɛ ba naŋ eŋ mɔɔta ba mine meŋ pɛgle la a paane kue are be la a zie ka yie are kɔge.

Die poɔ la ka kapuri dɔgele a dakooro zu fentelaa nyige la a die poɔ laa pare la a tabol zu vuu kaŋ kpɛ kyaane la a kɔŋkori yaga

Noba ŋmaa gyile la taabol ka ba mime su bompeɛle ka ba mine su bonzeere ka ba mime su bon vaare ka ba mine su bontɛmpeloŋ ka ba mine a eŋ nimigele sɔgelɔ ka ba mine eŋ nimigele peɛle

Nobɔ kyɔŋ la lai ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ba mine tuo la pile ka ba mine tuo talakpoŋ ba mine tuo la bɔtɔrre ka ba kyɔŋ lai ka ba mine mare biire.

Kõɔ zie la ka pɔge are a seɛ wagye a le zutalaa a pegle zɔŋ kpoŋ kaŋ o gɔɔ poɔ ka sipe are ka teere yɛ are ka kõɔ are a pɔge si wagye e la wagye vaa.

Diebpoɔ la ka dokogro biŋ ka kapure pare a dokogro zu kapure sɔglɔ tabol sɔglɔ meŋ biŋ la a die seŋsugliŋsugɔ.

Ngmendie pouri zie la bamine su bonziiri, ka bamine su bonsɔglɔ, ka bamine su bondoɔre, ka bamine su bonbuluu, bamine su bonvaare, ka bamine tɔge lae bamine meŋ zeŋe la.

noba arɛɛ sobiri zu ka lɔpelaa a are ba mine toore la nɔtoore ba mine su la kaayɛ sɔgelɔ a mare baagi sɔgelɔ ba mine su la kaayɛ tampɛloŋ a seɛ kuri sɔglɔ

Noba zeŋee la ka kaŋ su kpar pelaa ka kaŋ su kpar sɔgelaa ka kaŋ kpar zeɛ naŋ toɔne bonsɔgelɔ ka kaŋ su kpar dɔre ka ba biŋ laptop ba tabol zu dɔɔ kaŋ eŋ la nimikyaan

Doɔ zuunee la a te a ngmenaa vũũ ka loore batery a beng ka kang te arẽ koɔ kiosh ka rubare meng a beng.

Noba be la be ka bamine su kpare sɔglɔ, ka bamine su kpare peɛle ka bamine a su kpare vaare bamine eŋ la nimigele ka bamine zeŋ ka tabol zu ka kõɔ.

Pɔge are la a le zutalaa a tuure noɔ tuure pelaa a eŋ kɔkɔlɛɛ a nyoŋ o nu ka moto bebe ka pɔgeba mine a are ka ba mine pare biiri nie kaŋ yuoro la samina.

Pɔge la are ko'o zukɔlo buli yaga lɛ ko'o pegle kõɔ a kyɔɔro bie zu ka dire are teere are la bie kaŋa pɔge la o niŋe a bie kaŋa seɛ la wagye ziɛ.

Noba are la ka bamine a su kaaya peɛle, bamine kaaya ziiri, bamine kaaya sɔglɔ Pɔgeba mine bebe ka ba zukɔlo pare ba boɔgɔŋ ka ba pegle mak pɔge kaŋa pegle la o tangaare mire a kyaare ne a dɔɔ.

Noba are la ka kaŋ de gangaa a fere o baalure o nugɔɔ saŋ kyɛ pegle a daa ane o nu duloŋ gɔɔ saŋ kaŋ su la singelanti ka kaŋ meŋ su singeanti de daa yeere o kɔkɔre.

pɔgeba are la a seɛ turoze ba mine seɛ la turoze soɔlo ka ba sɛge boma eŋ bon poɔ a pɛle kaŋ soba zeɛŋe la o nu ka kaŋ soba mine seŋɛ a bon koo duo a pɔge suu la a kɔto a eŋ o kpaare soɔle poɔ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

Alɔpele are zie la ka noba are bamine suɛ bonsɔglɔ ka bamine pegle bie a pegle bibile bondeɛne ka bamine su kpare ziiri ka bamine yeere baagi sɔglɔ ka bamine su kpare doɔre ka alɔpele ka teere meŋ gaa.

Pɔgebo bata su la kpare peɛle a tuure nu bontuure a eŋ nimigel a are kɔŋ tabol ka gama ne magdalee a pare a tabol zu.

Nobɔ be la die poɔ ka ba mine su bonpeɛle a wo nimigyile ka ba mine a are kɔge tēē ba mine meŋ are la a ri pɛn ka tabol zu ka tēēnɛɛ pare.

Dɔbɔ ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine a are kaŋ sobɔ suvla kpare pelaa ka kaŋ sobɔ su kparesɔglaa a eŋ o kparepelaa zu kaŋ sobɔ pɛɛle la magdalee ka gama pare ba tabolɔ zu.

Noba are sokoɔraa zu ka lɔɛ toɔ lɔ sɔglɔ ne lɔ ziiri bamine su la bonsɔglɔ, bamine su bonpeɛle ka kaŋ eŋ noɔtuuraa kyɛ ka kaŋ pegle kammire.

Bibiiri zeŋɛɛ dankogri zu, kaŋa soba zeŋɛɛ nembatoɔne dankogri zu, ba deɛ baaki a yagle ba tabol lombori, a kyaare bie naŋ zeŋ a nembatoɔne dankogi doloŋ zɛŋ, a bie kaŋa su la kpare naŋ toɔne e zeɛ ne pelaa

Kõɔ be a zie ka teere are dire puori kaa salɔne peɛle o zaa ka lɔre be a kõɔ poɔ bie kaŋa do are la a lɔre zu a seɛ naka sɔglaa o ba su kparo.

Biiri selɛ la bonbulo ba nyɔge la ba nu ba toore la ba nubane a ne boma a bie su la kpar doɔ ka kaŋ sunkpar sɔgelaa ka kaŋ seɛ kuri sɔgelaa ka ba toore ba nu a tɔ a tɛnnɛɛ

Bibiiri banuu arɛɛ la kaŋ soba sue kparedoɔre ka kaŋ su kparezeɛ ka kaŋ seɛ kuribuluu kaŋ zɛge la o nɔɔtere ka o do kyɛ ka o kyulli kaara a o taaba na zaa teere are la a be ka yie meŋ are kɔge

Dɔbɔ be pɔɔbɔ la kaa kaŋa su kpare pelaa kuri sɔglaa bayi vɔgle la zupile ba pɛgle la sabul teere are kɔge ba la a dɔɔ kaŋa seɛ la nika.

Noba be be dɔba ne pɔgeba ka ba mine a sara ka ba mine a leɛ gaŋ taa zu ba mine su la bonzeere ba mine bonsɔgelɔ ba mine vɔgele la zupili sɔgelɔ ba mine zupili peɛle ba mine arɛɛ la

Noba zeŋe la ka bamine a are kaŋ su la kpare tanpɛloŋ koo taa zupele kyɔɔ ba vɔgle zeŋ kɔŋ la lantɔ kaŋ mine are su kpare sɔglaa kaŋ soba are la a su kpare sɔglɔ nuwogre.

Dɔɔ ne pɔge zeŋee la ka bie zeŋ ba sonsogle ba su la kpare sɔglɔ a seɛ kuri bonziɛ naŋ bebe a pɔge zukɔlo pare la o boga zu a bie deɛdeɛ beebe biŋ kɔŋ laa pɔge doloŋ seŋ.

Noba zeŋe la a su kaaya sɔglɔ ka bamine be ba niŋe soga a su kaaya sɔglɔ ka bamine eŋ nimigele mine biŋ la baagi ba nudoluŋ saŋ pɔgeba mine zukɔlɔ pare la ba puori.

Noba zeŋɛɛ la ka ba mine zeŋ kɔge lape tɔpe ka ba mine su kaayɛpeɛle ka ba mine su kaayɛsɔglɔ ka ba mine su kaayɛ kaayɛvaare ka tabol peɛle a biŋ ba niŋe sogɔ.

Noba mine zeŋe la ka bamine a are ba zeŋ kyɔŋ la lae ka bamine eŋ noɔbore bonpoɔraa ka bamine a le zutal peɛle ka bamine a le zutal ziiri a pɔge lɔre la .

Deɛne zie la ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya peɛle ka bamine vɔgle zutal peɛle bamine ba su kparo kanpile zemaa ziiri bebe ka teere be a puori ka die are kɔge a noba.

Noba are la deɛdeɛ zie bamine su la kpare ziiri bamine su la kpare peɛle bamine su la kpare sɔglɔ bamine seɛ la kuri sɔglɔ bamine seɛ la kpare su la kaaya naŋ ziɛ bondoɔre black star mare.

Sori zu la ka tontuma are ka bamine vɔgle kpol doɔre ka bamine su kpare doɔre a seɛ kuri ziiri ka katapila a are teere do are la a katapila puori ka lɔɛ are ka yiri are a be.

lɔɛ arɛɛ la, lɔ peɛle ayi, ka noba are kɔg kuu daga, ba su la fofo kaayaraa, a de fofo pɔge ba zu, a de ba nyɔgboge bompɔɔraa pɔge, kyɛ ka bogi a tu.

Noba zeŋ la daa poɔ ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparepeɛle a le zutalpeɛle ka kaŋ zeŋ ne bɛŋ ane peɛ ka lɔɔre are ba puoriŋ.

Noba are kɔgɛɛ, kɔŋ-ɔŋ boma talakpoŋ kɔŋ-ɔŋ rabare ka pɔge are a e bɛroŋ a seɛ muŋkur-sɔglaa, ka kaŋ meŋ seɛ wagyɛ a pɛɛl orɔba, ka kaŋ tuo a kõɔ. Ka ka mine a meŋ vuun tɔglɔ ne.

Dɔɔ zeŋee la tabol nimitɔɔre a eŋ wɔkyi o nu gɔɔ poɔ a su kpar tampɛloŋ a pɛgele magedalee a sɛgere ennɛ a karetaa poɔ o biŋ la laatɔ o nimitɔɔreŋ

Noba are la ka bamine eŋ nimigele sɔglɔ ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kpare ziiri, bamine seɛ kaaya sɔglɔ ka bamine meŋ a dɔɔ teŋa bamine are la teɛ ba nu a kaara.

Pɔgeba bayi be la daŋaa pare kaŋ zeŋee la ka o zutalaa e zutale zeɛ ka o seɛ wagyɛ ka kaŋ are a le zutare pelaa a dɔɔnɔ setage ka yiry are ka tie are koge

Nobɔ be la lɔɔre poɔ ka ba mine be moto zu ba mine su la bonpeɛle ba mine bondoɔre ba mine bonbluu ba mine vɔgle la zupilsɔglɔ ba mine vɔgle la zupilpeɛle.

Miri goli goli la a yi gɔɔ seŋ a waa gaa duluŋ seŋ kaa miri maŋ te pɔgtaa ka o e viire a gɔli a e kpoŋ ka kaŋ meŋ te pɔŋtaa ka o viire gaa a e fɔɔli lɛ

Dɔɔ are la a kyɛ kaare enfuune naŋ be dangɔɔne eŋa a enfuune poɔ kaŋ soba are suɛ kpare pelaa a e walantibooti peɛle a seɛ kuri sɔglaa a are noba sonsogle ka die are.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

Noba zeŋe la ka kaŋ su kpare tanpɛloŋ, ka kaŋ su ziɛ, ka kaŋ su kpare sɔglɔ ka kaŋ su kpare vaare ka ba tabol zu ka magdalee ne gane ane kopu ne kõɔ a dɔgle.

Noba are la ka ba mine su kaayɛ zeere ba mine kaayɛ sɔgelɔ ba mine zutare sɔgelɔ ba mine zupili sɔgelɔ ane zupili zeere ba mine teɛ la ba nuure a kyaare dɔɔ naŋ su kpare zeɛ

Noba be la deɛmo zie ka bibiiri a yaare ba kparre bare bamine su la kpare ziiri bamine kpare peɛle bamine kpare sɔglɔ a biiri mine fu la ba kuri a bare kyɛ kyɛrɛ ba penti bile yoŋ.

Pɔge ne dɔɔ la zeŋ kaa pɔge teɛ o zu a le zutalaa kyɛ su kpare wogi naŋ e bonpeɛle a kyɔle kyɔle a pegle baagi sɔglaa o gbɛɛ poɔ kaa dɔɔ meŋ su kpare pelaa a seɛ kuri tanpɛloŋ.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ peɛlɛ a vɔɔle zupil peɛle ka ba mine pɛɛle sabul kuori meŋ biŋ kɔgee bogi lɔ peɛle ayi are kɔglaa a bogi ka rɔbarre biŋ ka teere meŋ be a puoriŋ.

Noba arɛɛ la ba mine sue bompeɛle ka ba mine su bonsɔgelɔ ba mine eŋ la nupɔɔrɔ ka kaŋ pɛgele bɔɔl ka die a are ba puoriŋ ba mine zukɔɔloŋ be la ba puoriŋ

Kpare sɔglɔ tontomma are ŋmaa gyile la dɔɔ su kpare pelaa a suɛ kuri sɔglɔ, a kpare sɔglɔ deme vɔgle la kpoŋlo a su kaaya sɔglɔ a eŋ naate bɛre dɔɔ kaŋ are kɔŋ ba la eŋ kyɔboo.

Noba zeŋe la ka bamine su kpare peɛle ka bamine su kpare ziiri ka bamine su kpare sɔglɔ ka bamine a vuune ka bamine a su kpare tanpɛloŋ kaa zie ka teere a are ne diɛ.

Nobɔ are la soriŋ a seɛ kuripeɛle ane kpare toɔnɔ toɔnɔ zeɛ ane bluu ane vaare naŋ bebe a vɔɔle zupil peɛle ka bonsɔglaa tõɔ a zupil kaŋ kyaare la kataweɛ ka ba de bonpeɛle su ba n.

Nobɔ mine gbi la ka ba de kūū daga a pare ba zigɛ zu ba mine ngmeɛrɛ la gaŋgaa ka ba seɛ kurisɔglɔ pɔɔ mine meŋ seɛ la wagyɛ zeɛ a de kparoo a eŋ poɔ.

Loɔli arẽ la ka nuba be ɔ poɔ wɔɔ ayi kang be la a loɔri nenge ka kang be a loɔri poɔring teere meng arẽ la ka mɔɔre a buli yaga zaa.

Noba zeŋ la dɔɔba bayi ane pɔgeba bayi dɔɔ ne pɔge pegle la makyi kaŋ su la kpare ziɛ ka kaŋa su kpare sɔglaa a dɔɔba su la kpare sɔglaa kuri sɔglaa dɔɔ kaŋa ture boma o tobo.

pogeba bata ne doɔ are kɔge la koɔ. A pogeba bayi zɔŋ la wure. Ka a wure e zie ka a doɔ su kpare pulaa a seɛ kur sɔglaa. Kaa poge kang na te a wure zuure a su kpar vaare.

Dɔɔ la zeŋ, ka bibiiri are o puoriŋ, a bie kaŋ ba su kparoo, ba bayi bata gbi la dumo, ka kaŋ a de o nu ti o toori, a bie kaŋ meŋ teɛ la o seɛ. 13432

Dokoge sɔglɔ a biŋ ka kaŋa meŋ leɛ biŋ a mine puoriŋ ka boma mare enfuone mare a daanguone eŋɛ ka tɔkyɛɛ meŋ a be a.

Noba be la deɛmbo zie, ba mine su la kaayɛ pɛɛle ba mine la kaayɛ doɔre ba mine. su la kaayɛ tampɛloŋ, ba mine leŋ la zutarre pɛɛle a are niŋɛ soga a sul ba zu baa mine meŋ vuune la a pegeli pɛn.

noba bata zeŋee la kaŋ sue kpar zeɛ ka kaŋ su kpar sɔglaa ka nɛne a be a tabol zu ka daa a be a tabol zu ka Kóɔ meŋ be felaa poɔ a be a tabol zu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

Deri dipeɛle dizeere lɔpeɛle lɔzeere ane noba naŋ su kaayɛpeɛle ane kaayɛzeere teere are la a deri mine puoriŋ ka nensalba mine a are kɔge taa.

Lɔɛ la tɔge a e lɔ peɛle lɔ sɔglɔ kaa noba su bonpeɛle ka bamine su bonsɔglɔ ka bamine a are a su bondoɔre ka bamine su bonbuluu ka bamine su bonvaare ka ba are kɔŋ a lɔre.

Noba be la pouri zie ka bamine su kaaya ziiri, ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine kyaare katawiɛ ka bamine de pene pɔge ba zu ka yie are kɔŋ ba.

Noba are la a su kpare peɛle ka bamine su kpare tanpɛloŋ ka bamine vɔgle zupele peɛle bamine ba vɔgle zupele bamine deɛ ba nuure eŋ ba kuri koɔre ka bamine de ba nuure eŋ ba kpare koɔre ba are pegle la teere ane sori.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

Pɔɔ kaŋ zeŋɛɛ la a su kparepelaa a eŋ naati pelaa a le o zu bonpelaa ka dɔɔ kaŋ are kɔgoo a seɛ kurisɔglaa ka pɔɔbɔ mine zeŋ a pɛgle ba taŋgaremire a su kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ.

Diie poɔ la ka kogro biŋ ka tabol biŋ ka silivare pare ka vūū fintil a nyige ka ksbɔɔd pare ka gama a be aa kabɔɔd poɔ teevi be laa be kaa teevi a mare dankyiniŋ.

Lɔɛ are la sokoɔraa zu ka noba kyɔŋ line a su kaayasɔglɔ a lɔɛ meŋ poɔ ba marɛɛ flag a mine e la bonsɔglɔ ne bonpeɛlle ka a mine meŋ e bonpeɛlle ne bondoɔre a neɛ kaŋa ti la a lɔɔre.

Noba su la kpare doɔre a be deɛmo zie ba zeŋ la gbɛre saakere zu kaŋ pegle la bool ,boole kaŋ biŋ la yiri are kɔŋ ba la teere are kɔŋ ba la lɔ pelaa kaŋa are la be.

Noba are la ka bamine su bonpeɛle, ka bamine su bonziiri, ka bamine su bonsɔglɔ ka dɔɔ kaŋ are a su kpare tanpɛloŋ a pegle daamaa yi o gɔɔ ne o duloŋ kyɛ vɔgle zupele lɔɛ ayi are la e lɔ sɔglɔ kaa die e die pelaa.

Die poɔ la ka dokoge zeɛ a biŋ ka tabol pelaa biŋ ka tipuure pare a tabol zu ka enfuone mare a dan a danguoɔne eŋɛ kaa ka neŋ yire.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

noba tuna la selma tuma ka bamine gbe domo su kaaya sɔglɔ ka bamine zeŋ laare a kyire ne teŋee ka teere a are are ka bamine vɔgle zupele peɛle ka bamine a yaŋ ba kparre baare.

Aloopalee aroo zie la ka dɔba are ka ba mine su kaayatampɛloŋ ka ba mine su kaayasɔglɔ ka ba mine vɔgle zutare tampɛloŋ ka ba mine vɔgle zupilsɔglɔ ka ba mine eŋ nimigilli.

Baa poɔ la ka noba are ka bamine su kaaya ziiri bamine kaaya peɛle bamine kaaya sɔglɔ dire are kɔŋ laa baa ka bogitire a be a kõɔ poɔ ka teere are a kɔŋ a yie.

Noba are la kóɔ noɔreŋ a pɛgl seɛ seɛ boma ba mine su la kpar yaayie ba mine su la kpar peɛle ka ba mine zeŋ ka kaŋa zeŋ su kpar zeɛ a vɔgele a koge a a gaŋgaa kóɔ be la ba puoriŋ

Pɔgeba bayi zeŋe la ka kaŋ su kpare sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa ka kaŋ meŋ le zutalaa a zeŋ kɔŋ vūū kamaana naŋ dogle a vūū zu ka laare a biŋ kɔŋ ba.

Nuba arẽ seɛre la a en kyeenɛ ba gbeɛɛ puo ka deɛ arẽ kuo ba teɛ arẽ ba lɔmbori ka kang su singileeti sɔgla kye ka kang meng su kpare zeɛ ka ba le buma ba zurin.

Noba are la Kóɔ zusogɔ ka ba mine su kaayɛ zeere ba mine kaayɛ peɛle ba mine kaayɛ buluu ba mine kaayɛ vaare ba mine kuri sɔgelɔ ka ba are a kaara a kóɔ

Noba su la kaaya peɛle ka bamine vɔgle zupele ka peɛle a eŋ walante booti peɛle a tuure bon boma ba nuure a eŋ kūū daga wheel a eŋ kūū daga bon poɔ a daare ka teere ne yie a are.

Lɔɛ zie arẽ la ka a nimitoore mgɔgle ka nuba kyene ka loɔ pɛlaa meng lɔmbori zaa mgɔgle ka a dindori ane a kovari mene a mgɔgle mgɔgle ka nie kang arẽ eng nɔtouraa ka loɔ pelaa kang meng a arẽ.

Koɔ e la a yiri poɔ ka noba kyɛnɛ a koɔ poɔ ba mine pɛgle la siliva ka ba mine pɛgle bongane ka ba mine pɛgle dakogro ba mine vɔgle la zupili ka ba mine eŋ walantenbootere ka teere ne deri are ka koɔ be a.

Noba are la ka bamine zaŋ ba nuure bamine e la nimigel sɔglɔ ka bamine poɔ ba noɔ pɔge sɔglɔ ka bamine su kaaya peɛle bamine kaaya ziiri ka ba taa filak ka kaŋa taa karetaa naŋ sɛge sɔgre eŋ ko'o zaŋ ko'o do.

Nona la are ka ba mime vaare wagye ka ba mine le wagye ba kyaa ba mine seɛ la a wagye ba mine eŋ la le bie ba kɔkɔreŋ ka ba mine su bonzeere ka ba mine a eŋ naatie ba mine ba eŋ naatie

Sobiiri zu la ka tontuma are bamine vɔgle la zupele ziiri ka bamine vɔgle zupele sɔglɔ kaŋa gbe la domo ka kaŋ meŋ are leɛ gyekyi o gbɛre teere meŋ be la be ka vūū mie meŋ bebe.

A noba be la tuma zie ba su la kpare peɛle ka bamine su kpare sɔglɔ a kpare pelaa kaŋa soba eɛ dɔɔ la teŋa seɛ kuri sɔglaa a pɔge kaŋ meŋ are la su kpare pelaa dɔɔ kaŋ vuune la.

Kõɔ be la a zie ka yie are ka ba deɛgle boma ka dɔɔ kaŋa seɛ kuri sɔglaa ka daare lɔre a kõɔ poɔ kaa dɔɔ pare o gbɛɛ kyɛ zage o nu a vɔgle zupele a dɔɔ kaŋa meŋ seɛ la nenka sɔglaa a meŋ are a daa zusoga.

Noba arԑԑ la a vͻgele kpooli peԑle. Ka ba mine su kpare dõͻre, ka ba mine su kpare zeere. Ka yiri are kͻge ba, ka vũũ mie a meŋ are. ka kaŋ soba toore nyabogi-tooraa.

Noba are la a su kpare peɛle ka bamine vɔgle zupele peɛle ka bamine le zutal peɛle ka bamine vɔgle zupele vaare ka bamine su kparo ka katawiɛ a be a kparo poɔ.

Daa poɔ la ka pɔge koɔrɔ komie a eŋ laare poɔ o lee zutalaa a su kpare doɔ a seɛ wagye a biŋ kokyo ka yie a are o pare la tenzumo a kyɛŋsi zu.

Sokoɔraa zu la ka noba kyɛnɛ ba mine sue kaayɛpeɛle ba mine sue kaayɛsɔglɔ ba mine vɔglɛɛ zutalpelaa ba mine vɔglɛɛ zutalsɔglɔ ka deri naŋ kyogli kyogli taa na ta anuu a bebe.

Kõɔ are la ka gboɛ a are pegle a kõɔ noɔre a gboɛ mine e la gbo ziiri ka mine e gbo peɛle ka mine e gbo tanpɛloŋ kaa gboɛ mine ka fike mare a gboɛ mine eŋa a gboɛ mine nensaalba are laa be su kpare peɛle ne kpare ziiri.

Lɔɔre la a are ka dɔɔ kaŋ seɛ kuresɔglaa a be a lɔɔre poɔ bie kaŋa meŋ seɛ la nika a vɔɔle kparezupiluu dɔɔ kaŋ meŋ yi be laa lɔɔre nimitooreŋ ka derre ne teere are.

Pɔɔsare banuu arɛɛ la ka kaŋ su kpar zeɛ ka bayi su kpar sɔgelɔ ka kaŋ su kpar sɔlaa ka o nyɔni bompelaa ka ba are kɔge tepuurebu kyɛ yɛrɛ bondimaale bon

Biiri arɛɛ la ka ba mine teɛ ba seɛ ka kaŋ nyuuro koɔ ne kolee ka kaŋ tuo dansama ayi ka a sugle taa kyɛ ka o nyɔge ɔrɔɔba ane a dansaŋ ne o nu.

Pɔge la zeŋ a pɛgle orɔba pelaa a le zutalaa seɛ wagyɛ ka kɔpo naŋ lare orɔba koɔ naŋ bebe poɔ be a pɔge doloŋ seŋ k,o kyeenɛ zeɛre kyɛ dogle mui ane.

Lɔre are la a leɛ o puori kyaare a kpare sɔglɔ tontomma malefaa be la a kpare sɔglaa tontona kaŋ puori ko'o eŋ o naate bɛre kaŋa soba meŋ gaa are tɔɔre zaa o eŋa noɔ tuura.

Lɔɔre are la ka pɔge kaŋa kyɛne ka dɔɔ kaŋa meŋ kyɛne su kpar pelaa seɛ kur sɔglaa, lɔzeɛ kaŋa meŋ gaa aree la ka katawie kyaare noba naŋ zeŋ o poɔ.

Katapila are la ka dɔɔba are be bamine su la kaaya sɔglɔ, bamine kaaya ziiri, bamine zutal ziiri bamine su la kparo naŋ toɔ bonpelaa ane bonsɔglɔ yi lɔɛ are kɔŋ la.

Noba are bol ŋmɛ zie ka bamine zeŋ nenbatoɔne lɔre zu ka bamine are a pegle Gaana filak ziɛ, doɔ, ane bonvaa kaa be a poɔ.

Pɔgebo zeŋee la bamine pegle la ŋmaabile ba wo la ba zu bamine bare la ba zukɔɔlo ba eŋ la lɛbie ba kɔkɔŋ ne ba zure poɔ a pɔge kaŋa zukɔɔlo e la yaga pare o bogo zu.

Deɛne zie la ka ui pelaa arevka nobɔ zeŋ dokogro zu ka ba mine a are ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine kaayɛ zeere ka ba mine a zeŋ kɔge taa ka ba mine a le zutale.

Dakogree be la a die poɔ ka kaporee a doglee a dakogri zu pɛbelee meŋ biŋ kɔɔ la a dakogi ka kayɛrɛɛ meŋ a eŋ ka kapɛ a yɛree biŋ ka tabol a parɛɛ kaneɛ meŋ be la a be.

Tabol zu la ka naate peɛle naŋ taa leese pare ka tangaare mie magdalee meŋ pare la gane eŋa ka bibiiri alɔpele deɛ bonne bebe ane ba nimikyaane.

Bibiiri la be deɛmo zie bamine ba su kparre bamine seɛ la kuri sɔglɔ bamine su la kpare doɔre bamine nie la kõɔ kyɛ ka bɔl a biŋ a kõɔ poɔ.

Noba be la a davoro poɔ ba mine su la siŋgelɛnte peɛlle ka ba mine su siŋgelɛnte sɔglɔ bibiiri do are la kɔva zu kaŋ gaŋ la kɔva zu ba mine su la kaayasɔglɔ a are gyaki ka.

Die poɔ la ka dokogro biŋ ka kapure a pare a dokgro zu kapure doɔ ne kapure tampɛloŋ a die poɔ teevi bebe ka fan mare a danguoɔne eŋɛ.

Tuma zie la ka dɔɔ zeŋ a su kpare sɔglɔ a eŋ nimigele peɛle ka dɔɔ are a su kpare doɔ a eŋ nimigele sɔglaa kaa dɔɔ pegle piipe.

Dɔɔba are la a vɔgle zupele ziiri ka teere are ba puori ka noba pare a are a pare lɔre zu a wile la lɔre naŋ ŋarɔ ba iri.

Nona arɛɛ la a ba mime su kaayɛ sɔgelɔ a vɔgele kpogle sɔgelɔ a eŋ nimigele sɔgelɔ ba mine nimigele peɛle a pɔge ba nyɔboo tooraa a eŋ naate sɔgelɔ ka ba mine seɛ kuri sɔglɔ

Yie bebe ka noba su kpare ziiri ka bamine seɛ kuri sɔglɔ kaŋ su la kpare tanpɛloŋ gɔɔ tara bebe kyɛnse pele leɛ kyaare la a gɔɔta.

Taabuuri wilwil lang la taa beng ani vũũ miri kpong nga kanga nang guuli beng ka saluoni a suo teɛ meng arẽ la deɛ meng arẽ kɔg laa teere.

Noba aree la ka noba be satieɛ zu, a vɔgeli kpolo ba mine eŋe la nimi gile sɔglɔ, ba mine are la kaŋa yaare la o nu.

Teere ane die pane naŋ gare a dandonoɔre ka pɔge zeŋ a tuŋ o nu kõɔ poɔ ko'o zukɔlo a buli yaga yaga zaa.

Dakoo biŋee la ka kapuri biŋ a dakoo zu ka vuu a nyige a die poɔ ka tepuure a be a die kɔŋkɔgeriŋ laa

Kóɔ poɔ la ka gbori a weli ka noba yi a kóɔ poɔ a gbori e la gbori zeɛ a noba mine su la bonsɔgelɔ mine su la bompeɛle a noba iri nyɔgerɔ la a gbori

Poɔ zengɛɛ la a pare daãng ɔ tabuli zu lɔɛ sɔglo ayi , bonziire anuu ani bonpelaa are la a poɔ diire la naasaalaa bon ba nang boɔlo laptɔp.

Noba be la die poɔ ka pɔgeba bayi are su kaaya sɔglɔ kaŋ eŋ la tokpane zagle kaa bibiiri bayi su kpare pelaa kuri naŋ e kuri tanpɛloŋ ka kaŋ bibile kaŋ eŋ nimigele.

Nobɔ la zeŋ ba mine su la kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle gaana flak mare la a dankyime eŋɛ ka magdalee ne gama a pare a ba tabolɔ.

Bonkoɔre zie la a dɔɔ a seɛ kuri sɔglaa pegle pele ziɛ ka pele ziɛ a biŋ kɔŋ a tabole dɔɔba are la yaga lɛ ane pɔgebo bamine seɛ kpare peɛle.

Nobɔ zeŋɛɛ la ka kaŋ are kaa pɔɔ pɛɛle magdalee a zeŋ kɔg tēēnɛɛ o zeŋ la dokoge sɔglaa zu pɔɔ kaŋ le la zutalaa a zeŋ dokoge tampɛloŋ zu ka pɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a pɛɛle woɔ o gbɛɛ poɔ.

Koɔ poɔ la ka noba are ka ba mine su kaayapeɛle ba mine kaayazeere ba mine ba su kpare ba mine kurisɔglɔ ba mine zeŋ la koɔ poɔ ba mine meŋ iri are la a koɔ poɔ ka ba mine meŋ gaŋ a koɔŋ.

Nembatoɔnee zeŋ la ba saakie zu a viile gɔli ka ba mine su kpar peɛle ka ba mine su kpar sɔgelɔ ka ba mine su kpar vaare ba nyɔge la taa nu a sege ka o do

Noba be la tuma zie kaŋa soba su la kpare pelaa a e nimigele a pegle kpekpe sɔglaa a ŋmaare pene tabol zu ka kaŋ soba meŋ su kpare sɔglaa a zeŋ kɔŋ tielɛre magsine ba yagle la kparre.

Bipɔgebilli zeŋ kɔɔ la a teɛ puuri ba naŋ de eŋ kobilii poɔ, kobil doɔre pɛɛle. ba la ka kobil sɔglaa a pɛɛle ba ka kobil pɛlaa a pɛɛle ba tere ne yiri are la ba puoriŋ.

Bibiiri dɔɔba ane pɔgeba la bamine zeŋe la ka bamine are ka mui be laa poɔ ka kaŋa pegle ane zakyiine a bie kaŋa vɔgle la zupele a pɔge kaŋ vuunee la seɛ kuri.

Nob zeŋee la die poɔ ka ba mine are lere nuure ba mine su la bonsɔgelɔ ka ba mine su bonzeere ka ba mine su bontɛmpeloŋ ba mine pɛgele la magedalee ka ba mine meŋ pɛgele ba laptop

Noba are la a su kpare doɔ ka kaŋ su kpare pelaa a seɛ kuri ziɛ bamine su kpare sɔglɔ ka bɔl a be saseɛ ka die are ka ba penti di pelaa ka die naŋ kyɔle meŋ are kɔŋ a die pelaa.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine su kpar zeɛ ba mine seɛ la kuri dɔre ka ba mine are a are kɔge taa ka ba mine are ka tepuure are kɔge ba

Nobɔ are kɔge la lɔɔre sɔglaa ba mine su la bonpeɛle ka ba mine su bon puliŋ puliŋ taa naŋ e doɔ zeɛ sɔglɔ ba mine su la kaayɛ sɔglɔ die arɛɛ ba puoriŋ ka teere are a die puoriŋ.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

Nuba banaare la arẽ la ka kang lɛ zutari vaare ka kang su kpare vaare ka kang vɔgli zupili sɔglaa.

Tontonma be la ba toma zie ba su la kaayadɔre ka ba mine seɛ kurisɔglɔ a eŋ wɛlɛŋtiŋ buutiri ka ba mine vɔgle kpogli peɛlle ka vuu mie a be ba puoriŋ.

Pɔge kyeenɛ la koosee ka orɔba doɔ a biŋ kɔgoo ko o biŋ talakpommo ayi naŋ kaŋ naŋ leɛ pɔge o duluŋ seŋ a biŋ kɔkyo meŋ naŋ dɔgele seliva zu kanoɔɔ kaŋ pɛhle bie zeŋ kɔge o

Dɔɔbo are la a tuo kūū daga ka ba de teporo a pare a zu a de pene bonziɛ, bondoɔ ane bonvaare a poɔ a daga ba tuure la nabogi poɔre kyɛ vɔgle zupele sɔglɔ ne zupele peɛle.

Kõɔ poɔ la ka pɔlbile ne pɔgesera a be ka bamine degle ne dakogi degle ka bamine zeŋ dakogro zu ka bamine kpɛ are a kõɔ poɔ bamine su la kpare pelaa ka bamine su kpare ziiri teere are la ba puori.

Nobɔ zeŋɛɛ la ka ba mine are a le zutall ka ba mine zeŋ a lire ba nuure ba mine suee kaayɛ zeere ba mine kaayɛ peɛle ba de la boma tampɛloŋ tɔ tɔ ba posugre kyɛ yɛre lɛbie.

Noba aree la, a de boma leŋ ba zu a su kpare zeɛre ba ba eŋe naateɛ a pɛgele daare, ba mine meŋ seɛ la kuree yoŋ ba ba su kparoo ba de la boma eŋ ba kɔkɔreŋ, teere aree la, dakori biŋɛ la.

Noba be la die poɔ ka ba nyige fentili kaa kyaane a zie ba mine su la kaayɛ sɔgelɔ ka ba mine pɛgele pɛne peɛle ka ba mine su bonzeere ka ba mine a pɔnne soɔrŋ

Nobɔ banaare la are kaŋ su la kparepelaa a seɛ munkurepilaa a eŋ nɔ bontooraa ka kaŋ me su kparesɔglaa a de pɛn pelaa naŋ tóɔne gyire o kɔkɔreŋ a eŋ nyobogre bontooraa a pɛgle magdalee pare bɔɔk eŋɛ.

Lɔre are la dɔɔ be la lɔre poɔ a su kpare ziɛ ka dɔɔba banaare nyoŋ tapole pelaa dɔɔ kaŋa suɛ kpare sɔglaa tu nu tuure ziɛ.

Noba la a are ka bamine zeŋ ka pɔge zeŋ a tuure noɔtuura a su kpare nubaale pelaa ka pɔge are a vɔgle zupele a tuure noɔtuura kyɛ su kpare pelaa a de pii tare o kpaŋkpanne.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

Sokoɔraa su la ka noba yaga kyɛnɛ ka lɔ sɔgelɔ ne lɔ peɛle meŋ be a be ka noba are a lɔɛ zu neɛ yi la alɔɔre sonsoŋlensege o nu a su kpar pelaa vɔgele zupili sɔglaa zupili zeɛ

Noba are la die naŋ ŋmare zu ka bamine su bonziiri, ka bamine su bonsɔglɔ ka bamine vɔgle zupele sɔglɔ ka bamine poɔ nya boɔ pire ka diire mine kyɔle kyɔle taa a are kɔŋ ka nyuure meŋ.

Noba be la Salem tuubu zie ba mine su la kpar sɔgelɔ ka ba mine su kpar peɛle ba pɛgele la bɔtɔ a ɔnnɔ tɛnnee a eŋ naŋ a be Kóɔ laare la a zie ka ba mine su kpar

Pɔgeba ne dɔba arɛɛ la a dɔba mine seɛ la wagyɛ ba seereŋ wagyɛ peɛle ane wagyɛ iruŋ zaa ka ba mine meŋ gyere a wagyɛ ba kɔkɔreŋ a dɔba mine zeŋ la a gyere wagyɛ zeere ba mine kyaare la kataweɛ

deɛne zie la kadɔbɔ a bebe kaŋ seɛ la kuri sɔgelaa a toŋ nɔte sɔgelaa a eŋ sɔgesere naŋ e doɔre ka ba su kpare peɛle ka teer are a be. Yiri kaŋ meŋ e la pelaa are kɔge ba ka noba zeŋ kaara.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kparepelaa ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine vɔgle zupilipelaa ka ba mine vɔgle zupilisɔglɔ ka ba eŋ ba mine eŋ nubontooraa ka kaŋ zeŋ kɔge baagere ka kaŋ meŋ teɛ o zu.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

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle ka kūū daga biŋ ka vapuure a pare a kūū daga zu a dɔɔ kaŋ eŋ la nimigyile sɔglɔ.

Noba arɛɛ la a lere ba nuure ba nigeŋ ka ba mine lere ba nuure ba puoriŋ ka ba su kparepeɛlle ba mine kparesɔglɔ ba mine kparezeɛ ka kɔpo ane karetaare ne magedalee pare.

Bondire diimo zie la ka ba zeŋ Kyaara a bondire ba pure la dãã eŋ a gɔlɔ poɔ kõɔ meŋ be la a gɔlɔ kaŋa poɔ ba ɔɔrɔ la neme fok bebe soɔ meŋ bebe.

Noba arɛɛ la, a pɛgle zoɛ, noba bata, a su kaayarɛɛ kalaare naŋ puli puli taa bonzeɛ, bompeɛle, bondɔre, a le boma ba kpere poɔ, kyɛ de boma le ba zurri poɔ, a eŋ kɔkɔ lɛɛ ba kɔkɔrɛɛ

Noba be la toma zie ka lɔɔpelaa are kɔge ba ka noba are keege poɔ ba mine do be la a sazu ba mine su la kaayasɔglɔ ba mine mare baagezeere ba teɛ la ba nu.

Noba be la tuma zie a su kpare ziiri a vɔgle kpol ziiri kaŋa pegle la karetara o nu poɔ kaŋ meŋ de la o tangaare mire a eŋ o tore poɔ ka ɛkavaata a are.

Sori zu la ka noba kyɛne bamine suɛ kaaya sɔglɔ bamine su kaaya peɛle bie kaŋ zeŋ la saakere lee zu ka kaŋ su kpare ziɛ ka kaŋ meŋ ti o bogɔ su kpare sɔglaa pɔge are a ti pasinkasi.

Dɔbɔ arɛɛ la ka teere a are are ka dere meŋ are a teere puoriŋ a dɔbɔ mine su la kaayɛ peɛle ba mine kaayɛ sɔglɔ.

Noba zeŋe a are a zeŋ kɔŋ gangaare ka soba de la o nu a pare a gangaa kaŋa zu ba yeere la kyimɛ ba gbɛɛ poɔ a yeere kɔkɔlɛɛ ba kɔkɔre kaŋ su la kpare pelaa.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

Tabol biŋe la ka lap top a pare ka sipeesi pare magdaleeri bebe ka gama meŋ bebe ka ponteere ayi a biŋ kɔŋ ka kapu ne kõɔ meŋ biŋ a be.

Noba zeŋee la ka ba mine are ka ba mine vɔgele na boma dɔɔ eŋ la kyeemɛ o gbɛɛŋ kataweɛ kyaare la o zu poɔ ka o pɛgele naa nasoɔ ka dakoo biŋ a kɔge o

Nobɔ laŋ arɛɛŋ a yɛre bonpeɛne kyɛ eŋ kɔkɔ marehi ka pɔgɔ are pɛgle mikrofoone tɔgle dao noɔreŋ kyɛ kaa dao pɛgle kɔlbaa aneŋ daa.

Kõɔ poɔ la ka nobɔ be gbore poɔ ka ba mine arevka ba mine zeŋ ka ba mine vɔɔle zupile ba mine su la kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine yage ba kpare a bare.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ sɔgelɔ a leŋ malfare eŋ ba zeere poɔ ka kaŋ su kpar zeɛ a vɔgele zupili pelaa ba toore la nyɔboo toore

Kõɔ noɔreŋ la nobɔ be laa be ba mine gaŋɛɛ la ba mine zeŋɛɛ la ba mine bee kõɔŋ ba mine su la kaayɛ sɔglɔ ba mine kaayɛ zeere ba mine kaayɛ peɛle.

Noba are la ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya peɛle a le zutal peɛle ne sɔglɔ a ŋma boma eŋ gane poɔ a pegle ba nuure poɔ zage ko'o do saa.

Noba are la sori zuŋ ka bamine su kpare sɔglɔ bamine kpare ziiri, bamine kpare peɛle ka ba ka kaŋ a pegle kamera gaŋ teŋa soga dɔɔ kaŋa zoŋ la kuriwiiri a vɔgle kpoŋlo a zo a be sori.

Pɔge ane bibiiri bata, dɔɔ bonyeni ane pɔgeba bayi zeŋee la dakogro zu a dakogro e la dakogi ziiri a bie kaŋa seɛ la kuri sɔglaa.

Nobɔ arɛɛ la ba mine su la kparepeɛle ba mine kparezeere ba mine kparedoɔre ba mine kparevaare a dɔɔ kaŋa de la karitaa a tonɔ a rɔba poɔ a dɔɔ kaŋ zeŋ kɔg la bicycle.

Pɔge zeŋee la a vɔgle zutalaa ziɛ a eŋ kɔkɔlɛ pelaa a zeŋ kɔge boodeɛ karo ka kaŋ meŋ are a leɛ kaare zie ka kaŋ meŋ zeŋ dakogi zu a de o nu tuŋ baasiketi poɔ.

Boma koɔroo zie la ka ba koɔrɔ boma a eŋ pɛbilii poɔ kaa pɛbilii taa yaare ayi ka ba yagle a bonkoɔree mine.

Noba arɛɛ la ka ba mine zeŋ ka kaŋa pɛgele orɔba ka kaŋ nyɔge booti ka daŋaa duul vûū zu ane selva naŋ pɔge liŋe kaa kaŋ su kpar pelaa tie o seɛ

Lɔɔre arɛɛ la ka ba yuo o nimitɔɔre ka peroo are kaara ka dɔɔkaŋ are peɛloo a lɔɔre le la bɔtore pɛrɛ ane talaare dire are kɔge la a lɔɔre

Weɛ poɔ la ka torɔta zeɛ kaŋ a are ka dɔɔ be a be a vɔgele zupili ka meŋ vɔgele la zupili vaare a su kpar vaare a nyɔge o nɔɔte ayi ane o nu gɔɔ ne o nu duluŋ

Saluone waai sɔglaa nobɔ arɛɛ la ka ba mine zeŋ tēɛ gbɛɛ pɛnne bie ka va mine su kaayɛ zeere ka ba mine su kaayɛ tampɛloŋ ka kaŋ a pɛɛle bie ka kaŋ meŋ a zeŋ tēɛ gbɛɛ.

Pɔgebo bayi le la zutal sɔglaa a de boŋ vile a zutal sɔglaa a eŋ kyiimɛ ba gbɛɛ ne ba nuure poɔ ka nesi poɔ ka nesi poɔ are ka zomelaayoŋ toŋ tonma ne noba are ka dire are.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la ba mine zeŋɛɛ la ka ba mine are ba mine vɔglɛɛ zupilpeɛle ka ba mine vɔgle zupilsɔglɔ ba mine ba vɔgle zupile ba mine su la kparepeɛle ka ba mine su kpare toɔnɔ toɔnɔ ka ba mine su kparesɔglaa.

Die poɔ la ka kogro biŋ ka kaporo bon yenaa pare ka tabol biŋ a kogro sonsogle kyɛ pare kapeɛti zu ka vūū mie kaŋa a kyoŋ a woɔker mare dangɔɔne ka tabolɔ a gaa te biŋ a dangɔɔne lanboɔre kaŋ.

Noba are lɛ ka bamine kyɛne bamine su la kpare peɛle, bamine su la kpare sɔglɔ bamine tagre la baagi ziiri bamine pare la baagi ziiri bamine tagre la baagi ziiri lɔɛ mine eɛ ziiri ka mine e peɛle.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

Noba zeŋ la tuma zie ka kaŋa su kpare sɔglaa ka kaŋa su kpare pelaa ka kaŋa pegle kure kaŋa vɔgle la zupele.

Die poɔ la ka dakogro biŋ a tabol zu kapu dɔglɛɛ la ka teere yi are a die puoriŋ ka fentele nyige ka sampa nyige are.

Nobɔ su la kparezeere ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine su kparebluu ka ba mine su kparevaare ba mine vɔgle la zipilzeere ka ba mine vɔgle zupilpeɛle ba mine de la la flak a yɛre ba kɔkɔrɛɛŋ ka ba mine meŋ a toore nubontoore.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

Noba zeŋe la ka bamine are a vɔgle zupele ka bamine zeŋ pile poɔ ka bamine zeŋ dakogro poɔ ka siga anaare are kɔŋ ba ka die are ba puori ka teere are ba puori.

Dɔbɔ bayi arɛɛ la a su kparepeɛle kaŋ zukɔɔlɔ tuŋee la ka kaŋ pɛgle bon a meɛɛlɛ ne teŋɛ ka kaŋ eŋoo nu bontoore ka kaŋ biŋ bakɛte zeɛ.

Sori zu la ka lɔ peɛle, lɔ ziiri, lɔ sɔglɔ ane lɔ doɔre a be a sori zu noba su la kaaya sɔglɔ, kaaya ziiri ane kaaya peɛle a sori zu ka dire naŋ kyɔle taa are kɔŋ a sori.

Dɔba ne pɔgeba arɛɛ la ba mine sue kpar zeere kuri sɔgelɔ ka ba mine meŋ a su kpar peɛle ane kuri sɔgelɔ ba mine meŋ eŋ la sɔɔse peɛle ane naate peɛle

Noba su la kaaya sɔglɔ ne kaaya ziiri ka kaŋ tuo gangaa ka pegle katawiire bɛre teere are la ba puori diire are la ba puori ba are sokoɔraa zu a dɔɔ kaŋa pegle la peŋ pelaa o nuure kaŋa soba meŋ de la wagye a gere.

Nobɔ be la turee poɔ ba mine do be la a zusugɔ ba mine be a lomboe ba mine ba la a puoriŋ ka nobɔ are are sokoɔraa lomboriŋ ba mine su la kaayɛ sɔglɔ ba mine kaayɛ peɛle ka ba vɔgle zupile poolo are kɔge laa nobɔ.

Nuba zengɛɛ la ba menne suɛ̃ kpare peɛle a dɔgle kpare sɔglo a kpare peɛle zu ba menne meng suɛ̃ bong sɔglo karitaari pare la ba tabuli zu ani wuuri wuo meng pare a tabulo zu ka kang su ba zeng dakogo zu del.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine le zutare peɛle ba mine ba le zutaraa ka teere are kɔge ba ka neɛ kaŋa teɛ o taŋgaramiri koo do saa ka vūū poolo meŋ are ka ba a teɛ walaa.

Nobɔ kyɛnɛ la sori ka yie are ka teere araa yie puoriŋ lɔɛ sɔglaa are laa be ka poolo vūū poolo meŋ be la a sori poɔ ka yie naŋ dɔgle taa kyogile taa bebe ka ba mine tuo kõɔ.

Lɔ bɛrɛ na maŋ tuoro tɛnɛɛ la ka tɛnɛɛ bebe koo e zeɛ ka katapiila a are a ɔŋnɔ tɛnɛɛ eŋnɛ a kaŋ poɔ ka bogi tu ka teere are kɔge ka neɛ bebe a su kparepelaa mɔnɔ.

Noba la zeŋ dakogi sɔglɔ poɔ ka bamine su kpare sɔglɔ a vɔgle zupele sɔglɔ ka bamine su kpare nu milɛ bamine e la nimigel ka TV a kyaane ka bamine pegle lab top a zeŋ tabol pel kpoŋ poɔ.

Sammo zie la dɔɔ su la kpar zeɛ a zeŋ kɔge teene teenɛɛ parɛɛ parɛɛ noba pɛgele la biiri ka a biiri mine vɔgele zupili peɛle kaa pɔgeba mine a yɛrɛ kpar peɛle a pɔge kaŋ zeŋ nyɔge la a bie nuure taa

Dɔɔ su la daga kpare sɔglaa a zɔŋ wiire a seɛ kuri pelaa teere are laa be pɔge are la a dɔɔ nimitɔɔre a saɛ seleti ka kaŋ meŋ are a seɛ mogre dɔɔbo bata pegle la gangaare ka bamine zɔɔ a wiiɛ o puori.

Dɔba ne pɔgeba seɛ la wagyɛre a dɔba seɛ la wagyɛre ba seɛ poɔ kaa pɔgeba meŋ seɛ wagyɛre ba nyaa poɔ ka de bompeɛle a le ba zuree a yɛre kɔkɔlɛɛ ba eŋa a dɔba ba su kparɛɛ

Noba are la tuma zie ka lɔre are lɔ pelaa ka ba vɔgle kpolo a tuure noɔbontuura kaa zie e kue yoŋ tɛge .

Mɔdunni arẽ la ka muo pou dobaa gang ka kpɛng nyugi ɔ eeilii kang ka a mou pou dobaa kang meng a arẽ a kpɛngni kang meng nyigri la ɔ nyimɛ.

Noba bebe ka bamine a su kpare sɔglɔ ka bamine su kpare peɛle ka ba pare kapu a tabol zu ka bamine pegle magdalee kyɛ pare gama a tabol zu.

Noba are la ka pɔge su kpare sɔglaa a pegle bie naŋ su kaaya peɛle a kore dɔɔ naŋ su kpare sɔ pelaa ane neka tanpɛloŋ eŋ naate sɔglɔ poɔ ka kaŋ meŋ zeŋ dakogi sɔglaa zu.

Nobɔ arɛɛ la a toore ba nɔpoɔgre ka ba mine yɛre baagi zeɛ ba niŋe ka ba mine yɛre baagi sɔglɔ ka ba nyɛ zupile mine naŋ e sɔglɔ bonzeere bondoɔ ane bonbluu ka teere are.

Noba arɛɛ la ka ba mine zeŋ nembatoɔnee kogiri zu ba mine su la kpar kpar sɔgelɔ ka ba minensu kpar peɛle ba mine zu kɔɔlɔ be la ba puoriŋ ba mine seɛ la torɔza tampɛloŋ

Noba zeŋe la a zeŋ Kyaara tabol zu bamine su la kpare sɔglɔ ka bamine su kpare tanpɛloŋ bamine magdalee pare la a ba tabol zu ane karetara naŋ ŋmaare boma ne.

Noba are la ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya peɛle ka bamine a are kɔŋ boŋ ka ba le a boŋ eŋ saakere eŋa ka yi kyɔle kyɔle are a koo kõɔ.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

Noba arɛɛ la ka kanopiri be be ka ba mine su kaayɛ peɛle a eŋ kɔkɔlɛɛ ka ba mine a vɔgele zupili vaare are ka ba mine a seɛ wagyɛ vaare ka ba mine a pare wagyɛ ba bɔgɔ poɔ

Noba are la takulota gbɛɛ zu, a teɛ ba nuuri, bamine su la kaaya sɔglɔ bamine su la kaaya peɛle, ba pɛgle la fiilaaki naŋ e bonzeɛ ane bonvaare, bamine teɛ la banuuri a teɛ Naaŋmene

Sobiri zu la ka lɔɔre naŋ e vaare a a be a sobiriŋ ka zibira mine are a sobitontoliŋ ka mine be a moore poɔ ka teere a are ka lɔɔre.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

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ sɔgelɔ ba mine seɛ la kuri sɔgelaa ba mine lere la nuure ba mine meŋ a tuo Kóɔ a koɔrɔ ba mine meŋ su la kaayɛ tɛmpeloŋ

Noba arɛɛ la ka ba mine su kpar peɛle ka ba mine su kpar tɛmpeloŋ ka ba mine su kpar vaare ka ba mine vɔgele zupili ka ba are koge aloopelee ba naŋ maale a biŋ ka ba mime a eŋ wɔɔkyi

Dɔɔba ne pɔgeba zeŋ kaara la TV a dakogro e la dakogi ziiri a dɔɔ su kpare tanpɛloŋ a pɔge zukɔlo e la wogre a pɔge ka zukɔlo meŋ be e wogre.

Sali bogi la noba su la kpare ziɛ ka kaŋa meŋ su s kpare sɔglaa ka bonziɛ dogle a seɛ kuri sɔglaa a eŋ walante bootere a vɔgle kpoŋlo sɔgla pelaa ka vūū be o eŋa koo kyaana a bogi.

Nobɔ zeŋɛɛ la ka ba mine are deɛn deɛn zie ba mine su la kaayɛ zeere ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ba mine meŋ suee kaayɛ peɛle a dɔɔ kaŋ arɛɛ la teɛ o noɔre a eŋ nimigyile peɛle a dɔɔ kaŋ meŋ de la o nu teɛ o toore.

Nobɔ arɛɛ la ka kaŋ be kõɔ poɔ kyɛ kyaare katawie ka kaŋ su bonsɔglɔ ka kaŋ meŋ seɛ kurisɔglaa ka lɔɛ peɛle ne lɔzeere a be o puoriŋ ka teere ne yie are.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ be la so koɔraa zu ba mine suee bonpeɛle ba mine suee bonzeere yiri are la ba puoriŋ ka teere are ka nobɔ mine meŋ are a ba puoriŋ a meŋ su kaayɛ peɛle a kaara ba.

Noba be la ponpi pare ba tɔgle la ba boma pɔge su la kpare pelaa a seɛ kuri a ŋmɛle a ponpi boodeɛ are kɔŋ la a ponpi a pɔgeba vuune la a kaare ka ba tuo ba kõɔ.

nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine pɛgle magdalee ka ba mine a de boma a eŋ ba niŋeŋ kyaana ka ba mine a pɛgle gane.

Noba are la a sokpɛɛ zu ka kaŋa su polisi kaayare kaaya sɔglɔ a vɔgle zupele sɔglaa a tuure noɔ poɔ sɔglaa a eŋ nimigel sɔglaa lɔɛ are la be pɔge are la lɛɛ o puori kyaare a polisi pɔge.

Nuba zengɛɛ la a su kaaya peɛle kang suba eng ninmigil ka kang su ba pɛgli kulbaa ka kang meng pɛgle magdalee a pare gan zu.

Semo die la nie gaŋe la ka ba de bonne gyane o noɔboore kyɛ pilɔ wagye pelaa noba zaa su la bonpeɛle a le boma ba zu a poɔ ba nyuboo pɛgre.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

Noba mine be bonse die poɔ a biiri mine le la zutare peɛle zutare sɔgelɔ a pɔɔ kaŋ e la nimi gele a kyuli a bie kaŋa zu dakogro be la a ziiri tabol meŋ be be

Noba arɛɛla ka ba mine nyɔge mie ba eŋ la sɔɔse zēēre a seɛ moŋkuie a su kpare sɔglɔ a vɔgle zupil sɔglɔ kaŋ vuuneela ka teere are kɔge ba ka piire meŋ gaa te are kaa noba mine a le teŋɛ ka yie are kɔg ba.

Noba are la.ka kaŋ a pɔge kaŋ su kparoo pelaa woo woo naŋ peerɛ teŋa a bibiiri su la kpar peɛle a pɔge bilii a kyɔge te puure ba nuure poɔ a dɔba mine su la bonsɔgelɔ ka ba mine su bomtɛmpeloŋ

Poosaraa la a zeŋ saakire zu a vɔɔle zupil sɔglaa a su kparesɔglaa ka teere aroo puoriŋ ka nobɔ be o puoriŋ loo le bɔtɔ a saakire pareŋ nie kaŋ arɛɛ la.

Noba be la ngmen die poɔ bamine su la bonsɔglɔ ka bamine su bondoɔre ba sɛre la ka boma yagle.

Bibiire zeŋ kɔge la tipuure kaŋ su la kparezeɛ seɛ kurisɔglaa kaŋ su kparetapɛloŋ seɛ kurisɔglaa a pɛgle hama a bie kaŋ vɔgle la zupile kyɛ ti a.

Nembatoɔnee zeŋ la ba saakie zu kaa saakere kaŋ e saakere vaare ka o zu kpar tampɛloŋ a vɔgele zupili doɔ ka kaŋ su koa pelaa a daara

Noba tuuro la poŋpe ka kaŋa su seɛta ziɛ ka kaŋa su kpare sɔglaa a eŋ moɔ kuri pelaa eŋa kaŋa meŋ su la kpare ziɛ a nyoŋ a mire ka di peɛle are kɔŋ ba ka teere meŋ are.

Noba arɛɛ la ba mine sue kaayapeɛle ka ba mine su kaayasɔglɔ ba mine pɛgle la filagi bonzeɛ ne bonsɔglaa ane ŋmaribipelaa naŋ be a bone eŋɛŋ bs mine pɛgle la kue ba mine pɛgle la malfare.

Nobo are la ka bamine zeŋ bamine su la sɔglɔ ka bamine su bontoɔne sɔglɔ ane peɛle ka bamine eŋ naate peɛle ka bamine vɔgle kpoŋlo ka kaŋ a leɛ koo kyɛŋ ka kaŋ koo vire.

Die poɔ la ka dokogro biŋ kɔge a laa pɛgoo zie kaa bone a paraa a be ka ba pare nyɛnoo ane boma a do zu ka tivaare a do pare a be poɔ ka enfuone a do pare a dankyini eŋɛ.

Kóɔ Kóɔ zie la ka teere are kogaa Kóɔ ka ba maale kampele maaroŋ ka dakoo zeere ne dakoo peɛle peɛlaa Kóɔ kaa saluoni a e pelaa ka kampele yie be be

Noba a are bamine seɛ la wagyere bamine gere la wagyere ka ba pegle katawiɛ diire are la ka nie a su kpare pelaa a nyoŋ nie naŋ gere o a vaare wagye a pouri.

Noba are la ka bamine su kpare ziiri ka bamine su kpare toɔna toɔna ka bamine su kpare peɛle ka yiri are kɔŋ ba a yiri eŋ yiri naŋ kyoŋle kyoŋle taa a noba mine vɔgle la zupele .

Noba banuu la ka bayi gbi dɔɔ ne Pɔge kaa dɔɔ su kpar pelaa kaa Pɔge su kpar numeele pelaa kyɛ ka o zutaara a le o puoriŋ kaa dɔɔ kaŋa a su kaayɛ sɔgelɔ ka kaŋ meŋ su kaayɛ sɔgelɔ

Saambo die la ba mine gaŋɛ la ka ba pilii ba ba bon ka ba mine a Iri are a su kpare pɛlaa a leŋ zutarre ka ba mine su kpare pɛlaa, zupili pɛlaa naate pɛlaa ba mine su la kpar vaare .

Deɛne zie la ka biiri a are ka kaŋ su kpare ziiri, ka kaŋ su kpare sɔglɔ, ka kaŋ su kpare doɔ ,ka kaŋ su kpare vaare ka kaŋ su kpare sɔglaa ka gyile biŋ ka kaŋ de a daare pare a gyile zu.

Tabol pelaa zu la ka pɔtoɔyɔa pare ane boɔdiyɛ a eŋ gyile peɛle ayi ane zɛkyiine ka pɛɛ a kyɔre kyɔre dogle a boma zu.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ ka ba mine su dagakpare ka ba mine su kpare bluu ka ba mine su kpare tampɛloŋ ka ba mine su kpare dɔre gama pare la a tabole zu.

Bibiiri zeŋ la kóɔ noɔreŋ ba mine su la kaayɛ sɔgelɔ ba mine su la kaayɛ zeere ba mine seɛ la kuri sɔgelaa ba mine pɛgele la laa zeɛ na mine vuunee la ka ba mine a zeŋ kuuri zu

Tie tie arɛɛ ka noba be soriŋ ba mine su la bonzeere ka ba mine su bonsɔgelɔ ka ba mine vɔgele zupili peɛle ka dier naŋ kyogle taa a are koge taabba mine leɛ la puoriŋ a mare woore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

Noba are la ka bamine su kaaya tanpɛloŋ bamine kaaya sɔglɔ bamine a vɔgle zupele ziiri ka bamine vɔgle zupele peɛle ka bamine nyoŋ mire ka bamine gaa zeŋ kanopi poɔ.

Dɔɔba ne pɔgebo are la bamine suɛ kaaya peɛle ka bamine su kaaya buluu ka ba pegle gama ka bamine a pegle magdalee a kaŋa soba meŋ pegle lɛ poɔteere.

Bibiire la ka kaŋ seɛ kurisɔglaa la kaŋ seŋ mankurisɔglaa ka kaŋ su kparepelaa ka ba are la teere are ba puoriŋ die kaŋ meŋ are laa bie kaŋ gɔɔ sɛŋ na.

Noba are la ka bamine le zutal peɛle, ka bamine le zutal ziiri ,ka bamine le zutal kalɛɛ naŋ puli taa ka teere are ba puori bamine su la kaaya vaare ka bamine su kaaya sɔglɔ.

Noba zeŋ la bondire kaŋa bamine su la kpare peɛle ka bamine su kpare doɔre ka bamine su kpare sɔglɔ ka bamine de boŋ le ba zu dãã ne kopu biŋ la a duluŋ saŋ.

Yie arɛɛ la ka kõɔ be a yiri seŋsugliŋ ka polɔtemɛ be a poɔ ka vūū mie a kyɔŋ kyɔŋ ka nobɔ a are ka dɔɔ zɔŋ moto ne kparepelaa kyɛ vɔgle kpogle.

Yiri poɔ la a pɔge zeŋ dakoo zu a mɔnɔ saao ne dansaŋ ka kaŋa soba are o puori a tieno seɛ kyɛ su kpar vaare bibiiri are kɔge o la ka kaŋ ba su kparoo kyɛ de o.kparoo Lɔɛ pare onyaa zu kyɛ de o nu

Zɔ nyoŋ zie la ka kõɔ are ka gboɛ be a kõɔ poɔ kakyuu biŋe la ka pɔge are gbore poɔ a iri zɔnee a nyoŋ ne o nudoluŋ a zuure saŋ ko'o nugɔɔ nyoŋ a noɔre saŋ ka bie are.

Noba su la kaayɛ sɔglɔ , ka kaŋa su kaayɛ tampɛloŋ, a are leɛ o puori. kyaare kʋʋ daga, ka ba de tipouri a biŋ a kʋʋ daga lambori.

Wiɛ poɔ la ka dɔɔba banuu a are kaŋ su la kpare ziɛ ka kaŋ su kpare sɔglaa kaŋ ba su kparo basɔglaa are la be ba teɛre la tammo a dɔɔ kaŋ su la kpare ziɛ a eŋ naate sɔglaa.

Alɔpele poɔ la ka bamine a wa yire a su bonsɔglɔ ka bamine su bonpeɛle ka bamine pegle wɔpeɛle ka bamine pegle wɔsɔglɔ bamine peglɛɛ ba deɛdeɛ boma.

Noba zeŋe la ka bamine are ka bamine zeŋ teɛ gbɛɛ bamine su kaaya sɔglɔ, bamine su la kaaya ziiri, bamine su kaaya tanpɛloŋ bamine zeŋ la a dire saao kaa bibiiri meŋ ɔɔre mui.

Noba arɛɛ la deɛne zie ka ba mine su kparesɔglɔ a seɛ wagyɛre ba mine zukɔɔloŋ a pare la a ba puoriŋ ka ba eŋ too kaŋ eŋɛɛ tookpanzagle ba ba eŋ naateɛ a ba dɔba meŋ su la kparoo ne kuree naŋ yi taa.

Godo la biŋ ka kapure ata a pare a kapure mine e la kapure sɔglɔ kyaanaa biŋ kɔge la a godo ka enfuone a mare a daŋkyime eŋɛ.

Biiri kyɔŋ la line a leŋ lɛbie ba zu a yɛre mine ba kɔkɔre a leŋ wagyɛ ba nyaa poɔ kyɛ de mine seɛ ba seɛŋ ba ba eŋ nɔɔteɛ kanopi are la a puoriŋ.

Sobiri zu la ka noba are a eŋ nɔɔtezeere a leŋ bonne pɔge ba nyaa ka o e bondoɔ ka ba are ka deri are are kyogle kyogle taa peɛlle ba ka teere are peɛlle ba ka poolo a are.

Boma koɔroo zie la ka noba a kyɛnɛ ba mine su la kaayasɔglɔ ba mine su la kaayapeɛlle ba mine su la kaayadoɔ teere bebe ka yie meŋ are a teere puoriŋ dɔɔ zeŋ la gyɛrewaa zu.

Noba are la ka ba mine su bonsɔglɔ, a vɔgeli zupile eelɛ a yɛre boma ba kɔkɔreŋ a yɛre zoɛ ba nuur poɔ a gyɛre wagyɛ ka ba mine pɛgeli daare kaa zie vile gɔle ne teere.

Noba zeŋɛɛ la ka bayi are ka pɔge teɛ nu kyɛ su kparoo naŋ e kparetɛmpɛloŋ a seɛ kurisɔglaa kaŋ soba zeŋɛɛ la a su kparezeɛ ka kaŋ meŋ zeŋ a le bonzeɛ o zu.

Gaadini poɔ la ka sɔbol kyɔge ba tɛnɛɛ eŋɛ ka wheel barrow ne tɛnɛɛ a biŋ ka ɔrɔba sɔglaa a biŋ ka te teere naŋ taa puuri a biŋ ka teere yaga a are ŋmaa.

Noba bayopoe are la kõɔ seɛ ba doɔre la taa bogɔ bonyenaa seɛ kuri pelaa bamine seɛ la kuri sɔglɔ a banna naŋ be a kõɔ poɔ e la noba banaare kyɛ paa doɔre a bata na bogɔ.

Pɔgeba bayi zeŋe la kaŋa nyoŋ la tuŋdaa a su kparo tanpɛloŋ ka kaŋ meŋ zeŋ o nimitɔɔre a le zutal pelaa ka noɔ a be a pɔge puori boɔra yi kaŋ naŋ e boɔsɔglaa ka kaŋ e bonziɛ are kɔŋ la a pɔge.

Bibiiri zeŋ la ba kannoo die poɔ bamine su la kaaya peɛle ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine teɛ ba noɔ ka bamine eŋ naate sɔglɔ ka bamine zeŋ a dakogi kyɛ de nu a pare ba tabol zu.

Lɔɛ kõɔ be la a zie lɔ pelaa ane lɔsɔglaa bebe dɔɔ mare la bie koo vɔɔle zupil a dɔɔ seɛ la kuresɔglaa teere arɛɛ la.

Dokoge peɛle la biŋ a tabol pelaa meŋ biŋ kɔge a dokoge ka gama ne magdalee ane taŋgaremie pare a tabole zu a dɔbɔ mine su la kpare sɔglɔ.

Noba be la boma koɔrɔ zie bamine yeere la kpare geri kpare pelaa a pegle woɔ sɔglaa bamine su la kpare doɔre ka bamine kyaare katawiɛ ba zu dɔɔ kaŋa su la kpare ziɛ a vuune seɛ kuri sɔglaa.

Noba zeŋe la bamine suɛ kaaya vaare bamine kaaya tanpɛloŋ bamine kaaya buluu a dɔɔ kaŋa eŋ la nimigele bamine su la kaaya peɛle a biiri pegle la soɔ kai biŋ la a bie kaŋa niŋe soga.

Noba arɛɛ la ka ba mine gyere wagyɛ sɔglɔ ka ba mine seɛ wagyɛ sɔglɔ ka kaŋ eŋ nimigilsɔglɔ ka ba mine le zutalsɔglɔ k,a dɔba mine seɛ wagyɛ ka deri a are a kɔge ba ka ba are.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

Daa poɔ la ka noba vɔgele zupili peɛle ane zupili tɛmpɛloŋ ba mine seɛ la kuri buluu ka ba mine de pɛgele wo sɔgelɔ ba mine pɛgele la wo zeere ka ba mime a tɔ zu zupile

Dɔɔ dɔbɔ arɛɛ la ka bibiire zeŋ dokoge zu kyɛ pare boogre a ane magdalee a bie kaŋ zeŋ la a tabole zu a dɔɔ kaŋ are kɔge la blakbɔɔd a ti a blakbɔɔd taa kyɛ su kparezeɛ ne kurisɔglaa.

Noba are la ka bamine seɛ kuri sɔglɔ, bamine kpare ziiri, bamine kpare sɔglɔ ka bie are pegle o woɔ kyɛ su kpare pelaa pɔge kaŋ pegle la woɔ eŋ o nudoluŋ poɔ kyɛ are kɔŋ dɔɔ.

Nobɔ are kɔge la aloopɛlee ka ba mine su kaayɛ tampɛloŋ ba mine kaayɛ peɛle ba mine kaayɛ sɔglɔ ba mine kaayɛ zeere la ba toore nupɔgre ba vɔɔle la zupilsɔglɔ ane zupilp.

Die poɔ la ka dakogi biŋ ka kaporo bonpeɛle ane bontanpɛloŋ a dɔgle a tabol zu teporo be la kapu poɔ ka ba de pare.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

Boŋ koɔre zie la pɔge kaŋa su la kpare doɔ dakogi biŋe la pɔge ka koɔrɔ la wagyere pɔge kaŋa le la zutalaa zeŋ.

Bie su la kparepelaa ka kaŋ su kparezeɛ ka ba tuo bɔtɔ kamaana are kɔge la a bie naŋ su a kparepelaa die arɛɛ la ka daare tiili saakire tiili la a die.

Yiri arɛɛ la ka teere are a yiri puoriŋ wheel baaro biŋee la ka sabul eŋaa wheel baaro poɔ dɔɔ kaŋ are la dɛre zu kyɛ de daa teɛ ne dankyini a dɔɔ kaŋ su la kparezeɛ ka meŋ su la.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su kparepeɛle ka ba mine kparesɔglɔ ba mine are la a lire ba nuure ka ba mine su kaayɛ dɔre ka ba mine meŋ su kaayɛ zeere ka ba ti daŋgballa kyɛ digre bɔɔl.

Noba zeŋ la moto gbɛɛ ata zu ba kaŋ mare la bie kaŋ le la zutalaa bamine vare la lanbareka teere are la a lɔre puori dɔɔba bayi la be a gbɛɛta poɔ.

Tuma zie la ka tontuma bebe bamine eŋ la walante boo ka bamine vɔgle kpole doɔre bamine nyoŋ la kue ka teere are a yiri puori.

Noba mine zeŋee la seɛrɛ bie ba mine su la kpar pelaa ka ba mine su dagakpar a vɔgele zupili peɛle ba mine su la kpar sɔgelaa ba mine eŋ la a bie mine ba nuureŋ bɛŋekyi zu la ka ba zeŋ

Noba are la ka bibiiri deɛne bamine su la bonziiri, ka bamine su bonsɔglɔ ka bamine su bondoɔre a bie kaŋ eŋ la sɔsi peɛle a eŋ naate sɔglɔ bie kaŋ su la kpare pelaa.

Dɔɔ ne bebiiri bata zinŋɛɛ la ka bie kaŋ pɛɛl maŋdalee ka kaŋ soba are gɔɔ kobo a biiri ba yi e la pɔŋebo ane dɔɔlee boŋ yeŋni

Nobɔ arɛɛ la ka lɔ pelaa naŋ tóɔne sɔglɔ sɔglɔ a bebe ka teere be a lɔ pelaa puoriŋ ka yiri are kɔgaa lɔɔre ka pɔɔ are a su kparesɔglaa ka dɔbɔ meŋ are su kparesɔglaa ka bie su kparesɔglaa.

Noba are la ba mine. sue kaayɛ tampɛloŋ ka ba eŋ nimie gil ba pɛgeli la malfa ba mine vɔgeli la zupili sɔglɔ teere are la ba puoriŋ lɔ pelaa. are kɔɔ ba la.

Noba ziŋ classe die poɔ ka dɔɔ kaŋa su kpare zeɛ a vɔɔl zupel zeɛ a are a dendɔ noreŋ sɛgre be la a board zu a bie kaŋa de la o nubiri kaŋa a eŋ o noreŋ ka nasa pɔŋe ziŋ de o nuuri laŋ taa a bie kaŋa leɛ la o kpaa a tere.

Noba be la toma zie kaŋ su la kpar sɔgelaa ka kaŋa meŋ su kpar tɛmpeloŋ ka kaŋ nimingeli ka a be o gbiraa poɔ ko o nyɔge kuruu a a daara

Noba arɛɛ la kaŋ su la soɔreta pelaa a seɛ kuri sɔgelaa a eŋ naate sɔgelaa a de o nuure eŋ o kɔreŋ ka kaŋ me lŋ su kpar zeɛ a are lere o nuure a seɛ kuri sɔgelaa kaŋ meŋ seɛ la kuri tɛmpɛloŋ na eŋ kpar dɔre tie o seɛ a are kɔge lɔɔte

Noba be la toma zie lɔpelaa arɛɛ la ka neɛ su kaayɛ sɔgelɔ a lane a lɔpelaa are baagiri biŋee la ka patenke ayi a are ko taa dɔɔ kaŋ su la kaayɛ sɔgelɔ are ka kaŋ meŋ taa vuu

Noba bata zeŋee la ka kaŋ su kpar pelaa ka kaŋ su kpar sɔgelaa ka kaŋ su kpar tɛmpɛloŋ ka kaŋ seɛ kuri sɔgelaa ka ba vɔgele zupili peɛle zeŋ kyɛ kaara wɔɔ naŋ be Kóɔ poɔ ka mine be dong doli ka teere ŋmaa gyil

Die poɔ la ka kono peɛle biŋ ka kono vaare biŋ ka fentelaa kyɛ kyuli a tabolɔ ne a dakogro kaa die kɔŋkogri kaŋa ka fentelaa kyɛnyuli a be

Dɔɔ arɛɛ la a su bompeɛle a eŋ nimigele ka bibiiri are a meŋ zaa eŋ nimigele a su kpar peɛle a seɛ mɔŋkuri sɔgelɔ a eŋ sɔɔse peɛle a eŋ naate peɛle ka yaaraa dɔɔ

Yiri arɛɛ la yiri naŋ dɔgele taa ayi ka daare biŋ ka pɔge zeŋ dakoo zu ka orɔbare biŋ ka teere are ka die puoriŋ ka yiri sazu sogɔ dankyini wɛlɛɛ la

Noba are la a sobiiri zu ka bamine vɔgle kpole ka kaŋa eŋ nimigel ka bayi pegle maalefa ka nie pouri ka a bibiiri bonnoɔ boma ka kaŋa are de o nu eŋ o koɔre ka teere are.

Die poɔ la ka ba are nobɔ la are ka tabolɔ biŋ ka kɔmpiuta laptare a dɔɔle a be ka ba yuo ka nu a zɛge o nubie ka dɔɔ are ti tabole kyɛ muulo kaara ka kaŋa meŋ are a teɛ nu eŋnɛ kyɛ ka pɔɔ are kaara.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

Tommo zie la ka kaŋ su kparezeɛ a seɛ kurisɔglaa a vuune ka kaŋ vɔgle kpogle pelaa ka bata vɔgle kpogle dɔɔre kyɛ su kaayɛ sɔglɔ kaŋ pɛgle la mɔɔta.

Biiri are la dahoro poɔ ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya doɔre ka bamine su kaaya ziiri bamine seɛ la kuri sɔglɔ a biiri mine taa la mie ka teere ne dire are kɔŋ ba.

Die poɔ la ka dakogre biŋ ka kapure pare a dakogre zu kapure peɛle ane kapure doɔre ka tabol zu ka tepure ayi pare a tabol zu.

Noba zeŋ la a sammo die poɔ ba mine leŋ la zutarepelaa ka ba mine leŋ zutarezeɛ ba mine pɛgle la gane ka ba mine a zeŋ a kɔge a tabol gane na naŋ pare.

Noba zeŋ ka bamine su kaaya peɛle ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya ziiri ka katawiɛ kaare poɔ bamine ka teere are ka kaŋa vɔgle zupele sɔglaa ka bamine vɔgle zupele peɛle ka bamine eŋ nimigele.

Daa poɔ la ba mine su la kaayɛpeɛle ba mine su la kaayɛzeere ba mine su la kaayɛvaare ba koɔrɔ la kommie a eŋ laa poɔ nɛne meŋ pare la gbori zu ka ba koɔrɔ fese meŋ pare la gbori zu.

Noba are kɔŋ la yiri bamine su la bonziiri ka bamine su bondoɔre bamine seɛ la kuri sɔglɔ ka bamine seɛ kuri tanpɛloŋ ba vɔgle la zupele peɛle ba are kɔŋ la yiri teere are la a yiri puori.

Dakogro biŋe la ka a biiri mine are kɔŋ a dakogro a bie kaŋa kpare e la kpare ziɛ a bie kaŋa kparo taa la zupele dɔɔ kaŋa zeŋ su la kpare pelaa.

Kóɔ noɔreŋ la ka noba are ba mine su la kpar sɔgelɔ ka ba mine su kpar zeere ka na mine su kpar tɛmpɛloŋ ka ba mine yɛrɛ baagi sɔgelɔ dɔɔ pɛgele la bie ko o su kpar zeɛ a seɛ kuri buluu

Noba are la dɔɔ kaŋ suɛ kpare sɔglaa ne kuri sɔglaa politan are la a be kerosiire are la bie mare la sakuuri baagi a eŋ naate sɔglɔ a eŋ sɔɔsi peɛle dɔɔ kaŋa vɔgle la kpoŋlo ka kaŋ meŋ vɔgle kpoŋlo ka ba tuure ba nu bontuure.

Noba are la ka bamine a gbe dɔmo bamine su la kpare doɔre ka bamine su kpare pelaa ka bamine vɔgle la zupele bamine eŋ la nimigele bamine gyere la wagye bamine pegle la ŋmaane a nyuuro ne kõɔ.

Dɔɔba are la bamine su la kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya peɛle walansi pare la a tabol zu keretara meŋ pare la a tabol zu a dɔɔ mine zukɔloŋ e la zukɔloŋ pelaa.

Nobɔ arɛɛ la ka kaŋ seɛ kuribluu a su kparesɔglaa a teɛ lɔɔre naŋ e lɔ tampɛloŋ ka kaŋ meŋ are a su kparezeɛ a teɛ o nu kyaare ne a lɔɔre sɛŋ.

Dɔɔba banuu zɔŋ la saakere bamine saakere e bonsɔglɔ ka bamine e saakere ziɛ ka bamine e saakerevaare ba vɔgle la kpol banaare eŋ la nimigele bonyenaa ba eŋ nimigele.

Nobɔ ngmaagyile la kõɔ ka ba mine be a kõɔ poɔ ka ba mine zeŋ a dɛl ka ba mine are ba mine su la kparepeɛle ka ba mine vɔgle zupile peɛle ka ba mine vɔgle zupilsɔglɔ.

Dɔba bayi ane pɔgeba bayi zeŋɛɛ la ka kapuripelaa sɔgloŋ naŋ tɔ tɔ a biŋ a pɔge puoriŋ a pɔgeba su la kparesɔglɔ ne kurisɔglɔ a dɔɔ kaŋ seɛ la kuripelaa.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine tuo kūū daga ba mine su la kparezeere ka ba mine su kparepeɛle ba mine vɔɔle la zupil peɛle ka ba mine vɔɔle zipilzeere ba mine pɛɛle la ba mine pɛɛle la kuee.

Kõɔ seɛ la ka teere ane kusibe a biŋ ba maale la zi kyɛŋoo zie naŋ tõɔ a muri a kõɔ bare kyɛ yi yie arɛɛ la ka saluone a gaŋ penteŋ.

Dɔɔba are la ka bamine vuune pegle sabol bamine tuure la noɔ poɔre peɛle ka bamine kaaya sure bonpeɛle bamine kaaya su sɔglɔ teere are la ba puori ka lɔ pelaa are kɔŋ a teere.

Poriserre are la a are kɔge taa a su bonsɔglɔ vɔgle zupile sɔglɔ a are teɛ malifa a kyaare ne bogi a bogi meŋ yuoee la ka dɔɔ kaŋ are seɛ kuripelaa a a teɛ o seɛ ka teere are ba puoriŋ.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

Kóɔ noɔreŋ la noba be la gbori poɔ ba mine su la kpar peɛle ba mine su la kpar sɔgelɔ mine su la kpar zeere ba mine su la kpar toɔnɔ toɔnɔ ba mine vuunee la ba mine nyɔge la felaa

Nobɔ be la kõɔ poɔ ka ba mine a zeŋ a gbore poɔ a su kaayɛ zeere kurizeere ka ba mine su kparedɔɔre kurisɔglɔ ka ba mine a su kparebluu ba pɛgle la kɔŋkaabɔ suree ka teere are .

Noba be la deɛmo zie ka Kóɔ a be ba lamboriŋ tie are kɔge ba la kaŋ soba pɛgele la daare a zeŋ kɔge gaŋgaare ba mine eŋ la zupili naŋ waa woo a pɛgele zue

Biire be la a soriŋ kaŋ su la kparepelaa ka kaŋ seɛ kurisɔglaa kaŋ meŋ seɛ la kurizeɛ ka kaŋ seɛ kparetapɛloŋ lɔɔre are laa be teere arɛɛ la dɔɔ kaŋ su la kparezeɛ a bibiire pɛgle la lɔɔre kɔva.

Noba la ka teere bebe ka ba mine mare naatesɔglɔ ka ba mine su kparesɔglɔ a seɛ kurisɔglɔ ba mine sue kparezeere ka kaŋ zeŋ nenbatoɔnee kogi zu ka kaŋ daara.

Kõɔ poɔ la ka gbore bebe ka nensaalba yaga yaga lɛ be a gbore poɔ bamine su la kaaya ziiri bamine kaaya sɔglɔ Bamine kaaya peɛle bamine zeŋee la ka bamine meŋ a are.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bon tampɛloŋ ka ba mine su bonzeere dɔɔ kaŋ le la baare ba zeere ne ba sɔglɔ ayi a mare o kuree eŋɛ yie arɛɛ la.

Nobɔ arɛɛ la kaa dɔɔ kaŋa a de nimikyaane eŋ kparoo poɔ a dɔbɔ mine vɔɔle la kpogle sɔglɔ a su kaayɛ sɔglɔ ba mine toore la nɔtoore lɔɔre be laa be lɔ pelaa ane lɔ sɔglɔ.

Tommo zie la ka lɔɛ a bebe lɔ peɛle ane lɔ sɔglɔ a lɔ kpoŋ zeɛ ŋa kaŋ na maŋ ɔŋnɔ tɛne tɛnɛɛ be loo poɔŋ katapiila laa are laa be teere arɛɛ la yiri are laa puoriŋ ka nobɔ tonɔ tommo ka kaŋ seɛ kurizeɛ.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

Noba zeŋee la ka ba mine are ba toorɔ nɔpɔɔrɔ peɛle ka ba mine meŋ toore nɔpɔɔ buluu ba mine su la kpar peɛle ka ba mine su kpar sɔgelɔ ba mine vɔgele la zupili peɛle ba mine vɔgelɛɛ zupili sɔgelɔ ka ba mine teɛ ba nu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

Bibiiri bee deɛne zie kaŋ seɛ kurisɔglaa ka kaŋ seɛ kuripelaa ka kaŋ su kparesɔglaa ka yie are kɔge ba ka bɔɔl be ba nimitɔɔreŋ a yie mine kyɛnsi eɛɛ kyɛnsi zeere.

Bon Koɔri zie la dɔɔ kaŋ are la a su bonsɔglaa a de bonziɛ eŋ a eŋ naate sɔglɔ a vɔgle zupele tanpɛloŋ a poɔ noɔ pɔgra a biŋ zɔmo o niŋe soga a dɔɔ kaŋa meŋ tuure la o nu ziiri.

Bon koɔre zie la ka ba koɔrɔ waare kommie gyɛnlee kaarɔt kakumbaa kaarɔt biŋ la a tabole zu a dɔɔ su la kparepelaa kaa.

Samo die poɔ la ka noba su kaaya peɛle a eŋ nimigel a tuure ba nuure kaŋ seɛ kuri sɔglaa ka kaŋ pegle magdalee a sɛgre enne karetaa poɔ.

Kóɔ noɔreŋ la ka gbori are ka bibiiri araa gbori poɔ ba mine su la kpar zeere ba mine kpar sɔgelɔ a bie kaŋa ba su kparoo kyɛ seɛ kuri sɔgelaa a bie kaŋa su la kpar pelaa a seɛ kuri sɔglaa

Noba arɛɛ la ba mine sue kpar peɛle ba.mine sue kpar sɔgelɔ ba mine eŋɛɛ naate peɛle ka ba mine a are Kog teere ka ba mine a vare a nag

Pɔge zɔŋ la saakere a tuo kokyɔɔ a dene bare a kpare bibiiri bayi kaŋ a niŋe ane kaŋ a puori a kyɛ kpare daare meŋ a puori a bie kaŋ su la kpare pelaa a de o gbɛɛ tuŋ a saakere pele poɔ.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

Noba zeŋ la wie zu a su dagakpare a seŋsogleŋ soba su la dagakparepelaa ka lɔɛ are kɔge ba kiiyɔɔsiri are la a be noba sue kaayapeɛlle ne kaayasɔglɔ kɔge ba deri arɛɛ la ka teere are.

Noba banaare dɔɔ ne pɔge ne dɔɔlee

Noba arɛɛ la ka ba mine su kpar sɔgelɔ ka ba mine su kpar zeere a eŋ naate sɔgelɔ ba maale la kûû daga ka o waa ŋa sonne naŋ taa niŋe ane zuuri ba be la noɔreŋ ka teere a are

Dɔba banuu la ka sege a be ba puoriŋ kaŋa vuunee la bata zeŋɛɛ la ka dɔɔ kaŋa gbi dumo gangaa be la ba niŋesogɔ ka bibile kaŋa de o nu pare a.

Nn dɔbɔ bata arɛɛ la ka kaŋ suee kparesɔglaa a seɛ kurisɔglaa a eŋ naate peɛle ka kaŋ meŋ su kparepelaa kurisɔglaa a eŋ naate sɔglaa a are dokoge zeɛ zu ka kaŋ sobɔ meŋ sule a su kparepelaa a eŋ seɛ kurisɔglaa.

Noba arɛɛ la ka lɔɔre a are kono ba ka neɛ do are a lɔɔre zu ka ba mine su kaayɛ peɛle ba mine kaayɛ tɛmpɛloŋ ba mime yɛrɛ baagi tɛmpɛloŋ ka dire ne teere are

Bibiiri are la ka kaŋa kpɛ kyeŋ te kyere poɔ a pegle oroba doɔ kyɛ su kpare pelaa ka kaŋa su kpare ziɛ ka kaŋa su kpare sɔglɔ seɛ nika pelaa ka teere are.

Noba arɛɛ la a are kɔge salee ka ba mine su kaayɛsɔglɔ ka ba mine maale ba zu ka ba mine a eŋ fenteɛ a ba nuuri poɔ ka ba mine pɛgle.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ sɔgelɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle ka lɔ pelaa kaŋ are kaa niŋe zaa saa o zaa kaa kɔva gbɛɛ ŋmɛre kaa boma mine wa yi saa saa ka lɔpelaa kaŋ meŋ are o puoriŋ teere meŋ are kɔge ba la ane die

Mui ni bԑŋ la a be laa poͻ, ka zԑkyeenee dogele a zu. Gyԑlee meŋ be laa a poͻ, ka vaare a meŋ dogele a zu.

Tabol biŋ la a bie poɔ kaa tabol saɛ e sɔglaa dakogre ziiri ŋmaa gyile la a tabol ka te puure a be a bie poɔ.

Nobɔ zeŋ sɛle la, tepuuru, ka ba mine tuŋ nu bontooro, ka n kaŋ soba kpare nu kpanuwogri naŋ e pelaa, ka kaŋ su, a pare o bɔgɔ zu, ka kaŋ su kparevaa.

Tɔkpoŋ kaŋ arɛɛ la ka noba bayi zeŋ dakoo zu a kyaare taa a pare kapuri ba tabol zu ka lɔpelaa biŋ ka teere are kɔge ba a lɔɔre niŋe leɛ kyaare ziyuo

Nuba arẽ la ka ba mene vɔgle zupili ka ba mene le zutari kaa deri taa mgaatolo mwini poɔri deɛ la ka lɔɛ ayi arẽ a deri eei deri nang sugli sugli taa a lɔɔri kanga arẽ la kɔɔ nyaanaa saã.

Noba are la alɔɔpele zie, ka noba are a tuo tuo duubilii naŋ sugeli sugeli taa su kparre zeɛre, ka ba mine su kparre. pɛɛle a peɛle boma ba mine meŋ ŋmeɛre la boma ba kyɛne la bonzeɛ kaŋa zu ka ba mine su bon pɛɛle.

Dɔɔ zɔŋ la saakire a le patinkesire kaa te do patinkese peɛle patinkese sɔglɔ patinkese tampɛloŋ ka die are kɔge ba a e pelaa ka dɛre pelaa a biŋ a dɔɔ su la kpare.

Noba arɛɛ la ka ba mine a zeŋ ka ba mine a yɛrɛ kɔkɔlɛɛ ka ba mine le boma ba zu ba mine pɛgele la gaŋgaa ka ba mine a pɛgele kyeemɛ ba mine su la

Daa poɔ la ba mime su la kaayɛ sɔgelɔ ka ba mine su kaayɛ peɛle ba mɛɛŋ di kyɛlii kyɛlii ka ba mine koɔrɔ Kóɔ ka ba mine tuo talaare ka patenkeese lɔre Kóɔ poɔ

Noba are la ka bibiiri meŋ bebe bamine seɛ kpare peɛle ka bamine su kpare ziiri bamine tuure la noɔ bontuure ka bamine a teɛ ba nu Kyaara a bie kaŋa a seɛ kuri sɔglaa.

Daa puo la boma koɔroo zie ka koɔ ne asekyɛse a biŋ ka pɔge mare bie a vuuno a le zutalsɔglaa ka dɔɔ pɛgle kparezeɛ a kyulli wulo kaŋ ka pɔge le zutalsɔglaa are a su kpare.

Noba su la kaayɛpeɛle ka ba mine le zutalzeere ka ba mine le zutalsɔglɔ ka ba mine le zutaldoɔ ka poolo are ba puoriŋ ka ba mine a dɔɔ teŋɛ ka ba min a are bone zu.

Noba be la kóɔ noɔreŋ ba mine ba su kparre ba mine su la kpar zeere ba mine kpar sɔgelɔ ba mime zeŋ la a kóɔ poɔ ba mine zeg la taa pɛgele ba mine pɛgele la biiri

Daa poɔ la ka koɔ be kɔlee poɔ ka ba koɔrɔ wɔtamelɔ kabege ankaare naŋ be basekɛte poɔ ka noba zeŋ su kparepeɛle ka ba mine vɔgle kpoglizeere ka ba mine su kaayɛpeɛle.

Patoroo koɔroo zie la ka lɔ peɛle lɔ tampɛloŋ ane lɔ sɔglɔ are ka nobɔ meŋ are kyɔŋ lai ne ba gyariwaare peɛle ane gariwa dɔɔre ba mine su la kaayɛ dɔɔre ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ.

Nobɔ arɛɛ la ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine yɛre baagi sɔglɔ ka ba mine mare biire ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine daara baagi ka ba mine meŋ pɛgle baagi ka ba mine are kɔge baagi.

Nobɔ la waa yaga are a viligɔle taaore kaŋa zu gama naŋ dɔgle ba de la a gama ŋa ko neɛ haa ko maŋ pɛgle dɔɔ kaŋ su la kpare pelaa nungmaare ka bɔl ngmeɛrɛ yuori ane o foto a mare a kparoo eŋɛ.

Noba are kɔŋ la track su kpare sɔglɔ ka bamine su bonpeɛle ka bamine bondoɔre a nyoŋ karetara sɛgebo naŋ mare.

Sele bogi poɔ la ka bamine su kpare peɛle ka bamine su kpare vaare ka bamine nyoŋ a magsine are ka bamine pegle sabule a koɔrɔ ne kõɔ ka bamine pegle orobaare.

Toma tommo zie la ka ba mine su kaayavaare a vɔgle kpogli zeere ka ba mine a su kaayadoɔre ka kuee a ŋmaagyili ba.

Sori noɔre la ka noba su kaaya sɔglɔ bamine kaaya doɔ bamine kaaya ziiri nyuure iri la zie kaŋ nie kaŋ pegle la pakyiŋ kaase ka teere ne dire a are.

Noba banaare la are ka kaŋ le o zu ane pɛn ka bayi vɔgle boma ne ba zu ka kaŋ ba le o zu togi togi kaŋ vaare la wagye ziɛ kyɛ eŋ naate doɔ.

Dakogro ayi biŋ kɔge la taa dakoo zeere ka tabol biŋ o sogaŋ kaa zie zaa a taa vaare naŋ pɔge a eŋ laabilii poɔ mine meŋ eŋ la pelee poɔ

Lɔɔ pɛɛle ane lɔɔ zeɛre are la, ka teere be a puoriŋ, a lɔɔre kaŋa panne yoe la alɔɔpele meŋ are la a lɔɔre sensɔleŋ, a lɔɔre kaŋa puori ba taa number plate, a lɔɔre kaŋa leɛ leɛ la pigele

Bibiiri ŋmaagyili la tabole ba naŋ pare dãã ne kɔlee ka a biiri mine a eŋ nimigelle ba mine su la kparepeɛle a dɔɔ meŋ eŋ la nimigelaa a seɛ kurisɔglaa ka pɔnteerɛ pare.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kaayɛ sɔgelɔ ka ba mine seɛ kuri buluu ka ba mine su kaayɛ tɛmpɛloŋ a made wo sɔgelɔ ka ba mine vɔgele kpogle ka eŋ nyɔboo toore ka ba mine a eŋ nimigele ka ba mine pɛgle

Nobo bayi are la a kɔ kueɛ. Ba sue kpar tampɛlung a e taa nuuro. A vogle kpoglo a eŋ nimigil a are kɔge a kue

Sokoɔraa zu la ka lɔzeere lɔsɔglɔ lɔbɛrɛ lɔ peɛle a zoro ane mɔto ka dɔɔ kaŋ zɔɔ mɔto a le bɔtɔre a puori ne a niŋe kyɛ vɔgele kpoge

Sammo zie la ka dɔɔ gaŋ ka ba de wagyɛ pelaa piluu kyɛ pɔgroo nupɔgraa a de kɔlbaa ne kóɔ a pare ka ba mine su kaayɛ peɛle a eŋ nimigele

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ arɛɛ la ka pɔɔbɔ seɛ wagyɛ ba nyaa poɔ wagyɛ pelaa ane wagyɛ ka dɔbɔ meŋ seɛ wagyɛ ba seɛ poɔ a eŋ lɛbie nuuriŋ ka gaŋga ngmɛribɛ are kɔge gaŋgaa mine suee kparepelaa.

Noba be la a trata poɔ, a trata niena naŋ moɔnoo su la kaaya tanpɛloŋ a e nimigele ka nie zeŋ o duluŋ saŋ su kpare sɔglaa ne kuri sɔglaa ka nie zeŋ o gɔɔ saŋ a vɔgle zupele sɔ.

Dɔɔ la zeŋ a ti remote kyaare ne teevi kaa teevi poɔ ka nobɔ su bonzeere a ngmeɛrɛ bɔɔl a dɔɔ de la o gbɛre pare koge pelaa zu taa gbɛ sɔglɔ a dɔɔ biŋ la neŋ ba toɔnee daŋgballa o nu gɔɔ sɛŋ.

Noba arɛɛ la ka ka ba mine are bonteɛraa naŋ e bonzeɛ zu ka ba mine vɔgle zupili sɔglɔ ka ba mine su kparetampɛloŋ ka teere ane yie are ba puoriŋ.

Wagye wore la kaŋ mine e la bonpeɛle a lene bonziiri ka mine meŋ e bonvaare a lene bonsɔglɔ ane bonziiri ka mine meŋ lene bonziɛ bonvaare bontanpeloŋ.

Pɔɔ arɛɛ la ane bibiire a pɔɔ su la kpare pelaa a le o zu zu kɔɔloŋ peɛle a eŋ nimikyaane pelaa a seɛ kurisɔglaa a de suwɛɛta pelaa le o seɛ a bie kaŋ pɛgle la magdalee a ngmaara a gane poɔ.

Sammo die la dɔɔ gaŋee la ka kaŋ zeŋ nembatoɔnee sakere eŋa a teɛ o gbɛɛ ka bibile meŋ zeŋ nembatoɔnee sakere eŋa kaŋ zeŋee la kyɛ pɛgele magedalee

Tuma zie la ka tontuma a su kaaya peɛle a vɔgle kpol peɛle ane kpol doɔre bamine suɛ kaaya ziiri ka bamine su kaaya doɔre ba kyɛne la a vūū mie zie a vūū mie a kyoŋ kyoŋ lae ka kõɔ be a pare.

Samo die la bamine su bonsɔglɔ, ka bamine su bonpeɛle ka bamine su bonziiri bamine gaŋe la ka wagye pili ba a zeŋ a pili ba gbɛɛ mine meŋ su la singleti ka kõɔ yagle a kaare bamine.

Noba zeŋ la dakogi poɔ a zeŋ ŋmaagyili ka ba mine su kparedoɔ ka ba mine su kparesɔglɔ ba mine su kparetɛmpɛloŋ ka kaŋ a de bone a eŋ.

Noba arɛɛ la, a teɛ banuuri kyaare dɔɔ naŋ are, a su kpare pelaa, kyɛ ka bompelaa ne bonzeɛ toɔne o kpare kɔkɔrɛɛ eŋɛ bamine su la kaaya sɔglɔ ka mine su kaaya peɛle a fɔle zupil sɔglɔ

Noba be la deɛmo zie ka bamine su kaaya sɔglɔ ka bamine su kaaya doɔre ka bamine su kaaya vaare bamine are kɔŋ la a gangaa ka bamine a ŋmɛɛre a gangaa ka teere are a ba puori.

Tomɔ zie la ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ a vɔɔle kpol peɛle a eŋ nɔ bontoore ba bayi nyoge la kuee a lomboe lomboe ka kaŋa a dɔɔ teŋɛ.

Sola panɛl la a biŋ ka nobɔ a are kɔge tontonmo ba mine su la kaayɛ green ka ba mine su kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ doɔ ba are kɔge la a sola panɛl a kaŋ teɛ la o seɛ kaa kaŋ meŋ pɛgle karetaa.

Sambo zie la pɔɔ kaŋ su la kaayɛ vaare a tooroo nu bontoore a yuoro bilɛɛ kyɛ biŋ tēēnɛɛ pɔɔ kaŋ lire lavo nuure a kaara ka pɔɔ kaŋa meŋ zeŋ a muulo kaaraa bie.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

Deɛne zie la ka nobɔ be kõɔ poɔŋ ka ba mine are sori zuŋ ka yie be ba puoriŋ ka teere are kɔgaa yie ba mine su la kparoo sɔglɔ ba mine ba su kpare.

Dɔba bayɔpõĩ be la kyɛnse zu. Ka banuu, a su kparedoɔre a eŋ ba kparɛɛ zu. Ka banaare a vɔgle kpogli, bata ba vɔgle kpogli. Hama meŋ biŋ laa be.

Sori zu la ka lɔɔre are ka noba are su kaayɛ sɔgelɔ kaayɛ peɛle ne kaayɛ kyoɔ pelaa ne sɔgelaa ka yiri are ka tie are ka dɔɔ kaŋ a zeŋ gbɛrɛɛ bontaaraa zu

Noba zeŋe motore zu ka bamine vɔgle kpol sɔglɔ ka bamine vɔgle kpol ziiri ka bamine eŋ noɔtuura ka teere are ba puori bamine eŋ la naate doɔre ka bamine eŋ naate sɔglɔ bamine moto eŋ moto sɔglɔ.

Die poɔ la ka tepure a are bebe ka tabol ka kopu dogle bebe ka dakogro zu ka kaporo a pare pare a dakogro zu ka te vaare enfuune a pare a dagɔɔne.

Noba arɛɛ la a are kɔge dipelaa ka ba mine su kaayapeɛlle ka ba mine su kaayazeere ka ba mine su kaayasɔglɔ ka ba mine su kaayakyoɔnɔkyoɔnɔ zeɛ ne sɔglaa ka ba mine yɛre baage bilii.

Noba arɛɛ la ka ba mine su kpar peɛle la ba mine su kpar zeere ka mɔkulaa a pare tabol zu ane genteŋ ka teere araa be la dire meŋ are a teere puoriŋ

Noba are la ka die are a e pelaa ka lɔ pelaa gaa are kɔŋ a die ka teere are, ka kõɔ are ka die naŋ kyole kyole taa are a teere puori kaa noba mine su bonpeɛle ka bamine su bonsɔglɔ ka bamine su bonziiri.

Nobɔ banaare zeŋɛɛ la kaŋ su la kparepelaa ka kaŋ su kpare toɔnɔ toɔnɔ kaŋ ngmaa la saao ane zɛkyiine tabole biŋee la ka kõɔ a de ne dabilii naŋ logro nyimɛ pare a be.